Ikiyaga tanganyika n'amato akiriko:bikerana akamaro k'uburovyi, muguha abantu ibifungurwa n'akazi, mugihe inkengera zitotahaye zifasha gukingira amazi n'inyamaswa ziyabamwo, kikaba gikwiye ,mukukibungabunga kuko gifasha mubuzima ,uburyohe bw'igihugu n'ierambere rirama.

Umurima w'ibigazi ukiri muto ukaba ariwo soko y'amavuta y'ibigazi dukoresha mu gufungura no mubundi buzima bwa minsi yose, iyo mirima ikaba ihambaye cane kuko ituma abantu baronka amavuta yo guteka isabune, yo kumesa mbehe n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inuma n'inyoni y'akarorero izwi kw'isi yose nk'ikimenyetso c'amahoro n'urukundo, uretse kuba yororerwa mu rugo nk'inyoni itanga inyama n'ifumbire y’imburera, ikaba izwi nk'ubuhanga bwo kumenya inzira, aho kera yakoreshwa mu gutwara ubutumwa bwihuta hagati y'abantu.

Uruhome gw'amabuye n'isima ruteretsweko ibimera vyogutimbura amazu tukaba tubona igihuru c'amababi y'umukara n'umwebu gishashaye munsi y'ugwo ruhome gifasha mu gushaza imihana no gutuma ivyubakwa bisa neza Kandi bigira isuku.

Ibishanga brimwo amazi n'ibimera bitandukanye nka riri hamwe n'ibiti vy'imigano n'ibiganza. Igishanga n'ururembo rw'ubuzima rufise akamaro gakomeye mukubungabunga ibidukikije kuko gifasha kuyungurura amazi kuyabika mugihe c'invura.

Inka z'ingurane zirangwa n'amahembe maremare y'indatwa akaba ar'itunga , n'iteka ryo mu muryango w'uburundi . Akamaro kazo ni kanini kuko ziduh'amata aryoshe , inyama hamwe n'ifumbire y'ikirundi ituma imirima yera neza.

Urunani rw’ibiti n’ivyatsi bitoto bishajije ku isi, akaba ari ikimenyetso c’akaranga n’ubuzima bufise amahoro. Ibiti bikaba bifasha mu gutanga akayaga keza, gukingira isi isuri, no gutuma haba agatutu mu gihe c’izuba ryinshi.

Igikoko bita imvubu akaba ari inyamaswa nini cane irangwa n'umubiri uvyibushe, uruhu ruzitira amazi n'akanwa kanini gafise amenyo akarishe. Ikaba ifise akamaro gakomeye mu kubungabunga urugero rw'ibinyabuzima mu mazi aho ituma amazi aguma afise intunga mubiri zifasha amafi n'ibindi binyabuzima gukura.

Iserengeti ikoreshwa mukunywa itabi ,aho bayatsa kumpera imwe hanyuma uyo muntu agasoma umwotsi unyuze mukinyuma, akenshi abantu bayikoresha mukwirahurira canke mumibano ariko ntitwokwibagiye ko kunywa itabi bigira ingaruka mbi kumagara y'umuntu.

Umurima w'imyumbati ,nibiti uteye kugacuri kamanuka intumbero nyamukuru akaba ari ubuhinga bgokugwanya isuri nugukomeza itaka kugira ngo imvura ntiritware, ubu bufasha mu kubungabunga uburumbuke bg'umurima .

Ikiyango ca mamesa Kiri ku nkombe y'amazi akaba ari igiterwa gifise akamaro gakomeye m'ubukene n'amagara meza bwa Barundi ,amamesa avamwo amavuta yo gutekesha aguha vitamine nyinshi, hakavamwo kandi n'isabune yo kumesa nay'isuku.

Ingona iri mu mazi ikaba iriko irafata ifi yo kurya ingona akaba ari igikoko kiba mu mazi no kw' isi kizwiho kuba gifise inguvu n' amenyo akarishe cane akoreshwa mu guhiga no kurya ibindi bi nyabuzima nk'ifi canke inyamaswa zije kunwa amazi.

Ubworozi bw'inka akaba ari igikorwa gihambaye mu gutsimbataza ubutunzi n'imibano y'abantu akamaro kavyo akaba ari ukuturonkeza imfungurwa zikungahaye nk'amata n'inyama gutanga ifumbire y'imborera ifasha mu kwimbura vyishi no kuba ishimikiri ry'itunga n'icubahiro mu muryango.

Isaki n'igitungu gifise akamarro gakomeye mu rugo nk'umurinzi w'inkoko n'umukanguzi w'abantu mu gitondo binyuze mu kubika isaki irakenewe cane kugira ngo amagiye inkoko ashobore kuvungurwa, maze habuke imiswa imishasha ivyo bigatuma ubworozi bugwira.

Ikiyaga n'ubwato bw'ibiti biparitse ku nkombe birindiriye kujabuka amazi ico kiyaga akaba ari nka kama mu mibereho yabanyagihugu kuko ari isoko ry'ifi, bituma habaho uburovyi n'ubudandaji bikongera bigafasha mukunguruza abantu n'ibintu.

Imyanya yintsina ikiri mito cane arinayo nkomoko yintsina zivamwo igitoke akamaro kiyi myanya nugukurira mumurima kugirango izovemwo intsina zishobora kuvamwo igitoke co kurya cifu canke coguhiga imyunyu yinzoga yinkashi.

Umusore y' ishimye ariko amena itabi akaba ari ikimenyetso gikomeye co kuriheba bikaba bifasha kwibutsa abantu ko guheba itabi ari intambwe nziza yo kurinda amagara haba kubihaha, kumutima no kumubiri wose kurusangi bikaba bimuha amagara meza no kuramba.

Kuragira ubusho bw'inka n'igikorwa gihamabaye cane mu muco n'ubutunzi bw'i Burundi kandi inka zikaba zifise akamaro kanini kuko zironkeza imiryango amata, inyama n'ifumbire y'ikirundi ifasha mu kurima imirima .

Ikiyaga Tanganyika n'inkengera zaco ziteye neza mu ntumbero nyamakuru yo kubungabunga ubutunzi bw'amazi butanga ifi kwinjiza amafaranga binyuze mu kworohereza urugendo rw'amato.

Igiti c'ishurwe rishize uburavyo bwiza cane iruhande y'uruhome rw'inzu ayo mashurwe akabakunda gukoreshwa nk'umurimbo wo gutunganya imbuga n'amabarabara kugira ngo hase neza, ariko, kandi arashobora gukoreshwa mu gukora i kayi ituma umubiri uruhuka.

Amashami y'ibiti ashashe mu muco w'izuba n'ikirere kimeze neza , kandi ivyo biti bikaba bifise akamaro kanini mu kubungabunga ibdukikije kuko bitanga akayaga keza dukoresha mu guhema bigatuma haboneka igitutu kiruhura , kandi bigatuma igihugu cacu gisa neza.

Abana bato bariko bakora ku nzoka nini ifashwe n' umuntu akuze, ivyo bikogwa bikaba bifise akamaro gakomeye mu kwigisha no kumenyera ibinyabuzima bitandukanye kuva bakiri bato kugira ngo abana bavemwo ubwoba bongere bamenye ingene babana n' ibidukikije.

Igikoko bita ingona akaba arimwe mu nyamaswa z'inkazi ziba mu mazi, kandi zihambaye mu ruringaniza rw'ibidukikije akamaro kaco akaba ari uko zisukura ibiyaga binyuze mu kurya amafi n'ibindi bikoko bihasanzwe no gufasha mu guteza imbere ingenzi ziza kuraba ibinya buzima bitandukanye.

Igitegwa c'i kigori akabarigoshimikire ry'imfunguwa ya misi yose rishigikiye amagararo n'ubutunzi bw'imiryango, akamaro kacu akaba ari uko kitubwira ifume umutsima itange inguvu mu mubiri kikotswa canka gukoreshwa nk'ibiryo vy'ibitungwa.

Amazi atemba aba mu misozi , akaba ari’isoko y’amazi meza kandi akoreshwa mu gutanga umuhero n’akaruhuko k’umutsima w’uwayitegereza akaba afise akamaro kanini mu kubungabunga ibidukikije Kuko amara inyota inyamaswa n’ibimera.

Ifi zokeje ziriko ziragurishwa kw'isoko. Zikaba zokejwe kugira zishobore kumara igihe kirekire zimeze neza, kandi zikongera zigakoreshwa mu guteka imboga kugira zongereze uburyohe budasanzwe. N'imfungugwa zirimwo intungamubiri nyinshi zifasha gukomeza umubiri bw'umuntu.

Imiti yica imibu, inzasi nibindi bikoko vyonona munzu bikongera bigakwirakwiza ingwara murugo .Akamaro kayo ni gukingira amagara yabantu no mukugwanya imibu, ninsazi hamwe nogukuraho udukoko tumwe natumwe twonona ibiribga mu bigega

Igiti c'inkanka kiriko kiracurika hamwe n'ifumbire yiteguye gushirwa mu murima akamaro kivyo bintu akaba ari ugushigikira uburimyi ku girango haboneke infungurwa nziza zi komeza umubiri mu gihe ifumbire nayo ifasha ubutaka ku gumya inguvu nyishi.

Umurimo w'ibiraya akabari uryo bwa mbere bukoreshwa mu burundi mu gutanga imfungurwa zikomeze umubiri no mu kwindiriza amahera ku banyagihugu akamuro kabo ni ugukura inzara mu muryango no gutangakazi mu bujo bw'uburimyi, kandi uretse gutanga impfungurwa wo murimo urafasha mu kubunga bungisi.

Ubutaka bwateguriwe kurimwa aho imirimo yo gutera imvyaro canke imbuto zitandukanye igira itangure ukwo gutegura umurima akaba ariryo shingiro ryo kwimbura neza kuko bifasha imbuto gukura mu butaka buri nitoto kandi bufumbiye.

Ikiyaga n'ibishanga akaba ariyo nshimikiro ry'ubuzima bw'abantu n'ibidukikije, akamaro kaco akaba aruko gitanga amazi n'amafi mu gukingira urunywero rw'ibimera bitandukanye, rukaba runafasha mugu kwegera ingenzi ivyo vyose bigatuma habaho iterambere rirama mu gihugu.

Ubwiza bw'i burundi binyujije mu mashamba n'imirima birimw'amoko menshi y'ibiti , n'imikindi , n'ibitoke . Iyi mimerere n'inkamaka mu gukingira isi n'ikirere , ikongera ikab'isoko ry'ivyamwa n'imbaho ibafasha abanyagihugu mu mibereho yabo.

Ishamba ryiza ry'ibiti n'imigano vyashatse gukora igitutu ciza ivyo biti bikaba bihambaye cane mu buzima kuko bidufasha mukuronka impwemu nziza yo guhema kubungabunga isi kugira ntitembe mbere n'ibiti bivuyemwo bishobora gukoreshamwo ubwatsi.

Umwana afise akanyamuneza keshi ateruye umwagazi w'impene mu masho y' iwabo ubu bworozi bw'itungwa ntoyi bufise akamaro kanini mu muryango kuko impene zi tanga amata n'inyama kandi zigafasha aborozi ku ronka amahera yo kwiteza imbere mu gihe bazidandaje.

Abakenyezi b'abarimyi bariko baritaho umurima w'imboga bakaba barikobakora ibikorwa bitandukanye nko kuvomera no kurimbura kugira imboga zikure neza ,umurima ukaba ufise akamaro kanini kuko utanga imfungurwa zifise amavitamine afasha mu gukomeza amagara y'umuryango.

Imirima n'ibiti vyimyembe vyegeranye ninyubako zingo bishimangira ingene abarundi bakunda uburimyi naho baba mu gisagara. Iyo nyubako niyo mirima bikaba bifise akamaro gakomeye mu guha abantu indaro n'imfungugwa bikongera bikabungabunga akayaga keza mu micungararo.

Itongo rishashe ritoto riri ku misozi rikaba ari ryo shingiro ry'uburimyi n'ubworozi mu burundi ayo matongo akaba ari intamaka mu mibereho y'abanyagihugu, kuko ariyo aduha impfungurwa zitandukanye n'umwuka mwiza duhemuka biciye mu biti n'ibiterwa biyarimwo.

Umurundo w'inkwi zateguriwe gukoreshwa nk'imfungurwa z'umuriro mu guteka cane mu kwota zikaba ari ingenzi mu buzima bwa minsi yose kuko zifasha imiryango mu gufungura neza kandi iyo zibikishwe neza ziruma zigatuma zaka neza

Itongo ryo murugo ririmwo ibimera n'ibiti bitandukanye nk'insina, n'amapapayi akaba aritongo rifise akamaro gakomeye mu kwiteza imbere mubijanye n'ibiribwa kuko ririnda umuryango kuja gusuma kw'isoko imfungugwa zimwe zimwe zishobora kurimwa hafi y'inzu.

Ubusitani buteye neza ku nkengera y'urubibe ruriho uruhome rw'amabuye tukaba tubona ivyatsi n'ibiti bitandukanye na canecane ibimera vy'amababi manini y'icatsi kibibi n'ayandi asa n'umuhondo bita cana, ivyo bemera bikaba bikoreshwa mu gutsimbura no gushaza imihana.

Umukenyezi ariko arasigura akamaro k'ingunguru zigezweho zikoreshwa mu kubik'imbuto n'ibiharage mu gihe kirekire , ivyo bikoresho bikaba bitangwa mu mugambi kugwiza bifis'akamaro gakomeye mu kugwanya ukwononekara kw'ivyamwa n'imbuto.

Ishurwe ry'uruzitiro rikaba rirangwa n'amababi y'ubwoko bubiri, ay'icatsi n'ayandi y'umweru canke ay'ayandi mabara asa n'amashurwe, akamaro kayo nyamukuru akaba ari ugushariza imbuga z'amazu n'ibipangu, bigatuma ururembo rusa neza cane.

Amajerekani akoreshwa cane mukubika canke mu gutwara ibintu bitemba ,akenshi usanga akoreshwa mu kurondera amazi yo kunywa no gukaraba no mukubika amavuta yoguteka canke mukubika ibitoro vyimiduga namamoto.

Ibiti Bitoto, Vyatewe Kugira Bitange Igitutu N'Akayaga Keza Mukibanza Imodoka Zihagararamwo. Intumbero Yavyo Akaba Ar'Ugufasha Gukingira Imiduga N'Abantu Ubushuhe Bukaze Bw'Izuba. Mugihe Amayera Yavyo Yo Ashobora No Kuvamwo Ivyamwa Vy'Ukurya.

Isake rikaba ari itungo ryo muhira ryamamaye mu rundi nk'ikimenyetso ceza akamero kayo k'akarorero akaba ari gukangura abantu mu gitondo ngo bagende gukora canke kw'ishure, ariko, kandi isoko y'inyama n'intunga mubiri mu muryango.

Uburyo bwo kurima mu busitani bw'iwacu mu gisagara aho tubona umurima w'imboga n'amasaka y'ibimera vyumye, ubwo buryo bukaba bufasha imiryango kwiteza imbere m kuronka imboga shasha murugo kandi ayo masaka agakoreshwa mu gukora ifumbire y'imborera.

Isina rishibuka neza murindi tongo akaba ari igiterwa gihambaye cane mu buzima bwa misi yose kuko itanga ibitoke vyo kurya n'imitobe yo kunywa kandi ikaba ifasha mu kubungabunga ubutaka n'ibidukikije kugira ngo amagara y'abantu n'itungo bimererwe neza.

Umworozi w'umukenyezi ari kumwe n'inka yiwe ayifashe mu rwerere. Ubworozi bw'inka bukaba bufise akamaro gakomeye kuko buha umuryango amata yo kunywa ngo bagire amagara meza, bugatanga n'ifumbire y'imborera ifasha mu kwimbura neza mu mirima.

Inkombe y'uruzi ikikijwe n'ibimera vyinshi, n'ibiti nk'ibigazi , ubwo buryo bwo kubungabunga ibimera k'unkombe akab'aringirakamaro cane kuko bifasha gukingira isuri gutum'amazi agum'asukuye no gukingira ibinyabuzima vyo mu mazi.

Ikiyaga kiri mugice c'imisozi, ikaba ari isoko y'ubuzima ikomeye kubidukikije, inyoni n'ifi zihaba, akamaro kaco nugutoza amafu n'imvura mu karere gutanga amazi yo kuhira imirima no korohereza abarovyi kuronka ivyo bageza kw'isoko.

Umwimbu w'umwungu akaba ari imfungugwa yunganira amagara y'imiryango kandi ikundwa cane mu Burundi ukaba ufasha umubiri muguha intungamubiri n'inguvu kandi ushobora gutekwa mu buryo bginshi kugirango abantu bose baronke amagara meza nakanyamuneza murugo .

Inzira y'abagenda n'amaguru ikikujwe n'uruzitiro rw'ivyuma hamwe n'ibiti bitoshe bitanga igitutu n'akayaga keza iyo nzira ikaba yashizweho kugira ngo ifashe abantu kugenda mu mutekano batabangamiwe n'imiduga.

Inuma yera de akaba ari inyoni irangwa n'ubwiza budasanzwe n'isuku akaba ari ikimenyetso mpuzamakungu c'amahoro, urukundo n'ubumwe hagati y'abantu. Ikaba ikoreshwa cane mukuryosha amaso y'abayiraba mu bibanza vy'akaruhuko.

Uruzi rw'amazi yubutaka rutambuka musi y'imisozi itoshe kandi irimwo ibiti vyinshi ayo mazi hamwe n'amazi y'amashamba ni intamaka mu mibereho y'abarundi kuko bifasha mu kuhira imirima gushigikira ubuzima bwibimera no kubungabunga ibidukikije

Ubwoko bw'ibiterwa bita imboga, ni zimwe mu mfungurwa zizwi cane mu Burundi kubera uburyohe n'intungamubiri zazo. Zikaba zikoreshwa mu gufungura kugira ngo zongere amagara meza mu muryango, kuko zifise akamaro gakomeye mu gukomeza umubiri n'amaraso.

Umukenyezi ahetse umwana ariko ashira umuti m'umazi y'amabido kugira abe meza yo kunwa ico gikorwa kikaba gihambaye mugukingira amagara y'abantu na cane cane mukwirinda ingwara ziterwa n'amazi mabi nka cholera.

Inzira y'abagenda n'amaguru ikikujwe, n'ibiti vyiza vy'ishami ,hamwe n'inkingi z'icuma ,n'amabuye zikingira abantu. Ibi biti bikaba bifise akamaro kanini mugutanga igitutu kubagenzi nogukomeza is ikikuje iyonzira kugira ntibitembane.

Inyana akaba ariryo shingira, uburumbuke n'iterambere ryejo hazoza mu bworozi bw'inka ikaba ifise akamaro gakomeye cane mu muryango kuko ariyo ivamwo inka itanga amata inyama, n'ifumbire yimborera ifasha kurima imirima.

Isho z'inka ziriko zirisha mugwuri akaba aritungo ryambere rifise ikibanza c'iteka mumuco w'ikirundi, Inka zikaba zifise akamaro kanini cane kuko ziduha amata n'inyama bifise intunga mubiri, amase yazo akaba ifumbire nziza yokurimisha imirima.

Igikorwa co gukama inka kigamije kuronka amata meza Kandi afise indema mubiri zihambaye mugukomeza amagara y'abantu .Ubworozi bw'inka akaba ariryo shingiro ry'ubutunzi Kuko amata avamwo amahera iyo agurishijwe ,kandi inka zigatanga ifumbire yo gutabira imirima.

Ishamba ry'akaranga inkingi ihambaye mu kubungabunga ibidukikije no gutanga akayaga keza duhema, ibiti n'ivyatsi bikaba bifise akamaro gakomeye mu gukwegera imvura itubeshaho, kurinda isi gutemba, no kuba uburaro bw'ibinyabuzima butandukanye.

Ubushyo bw’inka z’amasunzu zifise amahembe mare mare kandi ateye igomwe cane, akaba ari inka zirangwa n’ubwiza n'akaranga k'akaruhuko mu mashyo y'iwacu. Zikaba ari ikimenyetso c'iteka, ubutunzi n’umuco vy’umurundi kuva kera na n'ubu.

Umurundo w'inkwi zinshi akaba ariryo soko nyamakuru y'inguvu n'ubushuhe mu rugo rw'umurundi. Izo nkwi zikaba zifise akamaro gakomeye cane, kuko ariko zikoreshwa mu guteka imfungurwa zitandukanye, mu gushusha amazi yo kwoga, canke mu kwota umuriro mugihe imbeho ari nyinshi.

Umurimyi ariko arasuka umuti mu mpatane kugira aje kuwutera mu mirima. Uwo muti ukaba ufise akamaro gakomeye mu gikingira ibirimwa udukoko n'ingwara zishobora kwonona umwimbu. Bikaba bituma umurimyi aronka ivyamwa vyiza kandi vyinshi.

Umugwi w’inyoni ziriko ziraguruka hejuru y'uruzi zikaba zifise ingirakamaro cane kuko zifasha mukubungabunga ibidukikije mukurudusimba canke mugukwirakwiza imbuto z'ibimera bikongera bikerekana ko amazi n’inkombe bifise uburumbuke.

Ubwoko bw'inyoni bita Inyange, ikaba ari imwe mu nyoni zishimwa cane mu Burundi kubera ubwiza n'isuku yayo. Mu mibano y'ikirundi, inyange ni ikimenyetso c'amahoro, isuku, n'ubutungane, ikaba n'akarorero mu kubungabunga ibidukikije.

Ikiyaga kiri mugace k'imisozi, kikaba ari isoko ry'ubuzima n'iterambere mu bidukikije n'abantu bagicakiye, akamaro kaco nukuranga ubwiza bw'igihugu, gutanga amazi yo kuhira imirima no korohereza u Burundi mu kuronka ifi zo kurya.

Imitumba n'amaterasi akaba ari ubuhinga bwo kurima mu misozi bukingira ubutaka isuri, akamaro kayo n'ukuzitira amazi n'amafumbire ngo bitatwagwa n'imvura gutyo bigatuma umirimyi yimbura vyinshi mu gihe ibiti n'ivyatsi bibunga bunga ibidukikije n'amagara y'abantu.

Umukobwa yikoreye isunzu ry'imivyaro y'ibijumbu n'inkwi akaba ariko aritegurira igihe co gutera canke guteka murugo, ivyo bikorwa akaba arivyo mu mibereho ya minsi yose mu gihugu cacu kuko bifasha mukuronka ibifungurwa no gushigikira ubutunzi bwingo.

Ugupima n'ubwitonzi ubuziranenge bw'ibinyobwa biri mu macupa imbere y'uko bishirwa kw'isoko. Ico gikorwa kikaba gifise akamaro gakomeye mu kwemeza ko ikinyobwa gifise isuku ihagije, ko amabara n'ibigize uyo mutobe bitunganye.

Umuntu ariko arakama inka kugira aronke amata akaba ari ikiribwa nta ngere kirimwo intungamubiri zikomeza amagufa ni umubiri akamaro kico gikorwa akaba ari ugushobora kuronka amata yo kunwa mu muryango canke ayo gushira ku isoko kugirango umworozi aronke amahera.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma yicaye kugiti mugasozi. Akaba ari inyoni izwi cane mu Burundi nk'ikimenyetso c'amahoro no kwumvikana hagati y'abantu. Akamaro kayo si ako gusa, kuko ifasha mu kubungabunga ibidukikije, mu gukwiragiza imbuto z'ibimera bitandukanye aho iguruka.

Umwimbu mwinshi w'amashu ariko aratunganywa mu mashashe kugira ajanywe kw'isoko. Ubwo buryo bwo kurima imboga ni ngirakamaro cane kuko bifasha imiryango kuronka indya zubaka umubiri, kandi bigafasha umurimyi kuronka amahera y'akarusho mu kugurisha uwo mwimbu.

Umurima wimyumbati ikiri mito hamwe nibiti vyibigazi bikuze kumusozi. Bikaba bifise akamaro gakomeye mumibano yacu kuko imyumbati uvamwo isombe nifu yumutsima nayo ibigazi bikavamwo amavuta yo guteka nisabuni.

Icamwa bita indimu n'icamwa gikoreshwa cane mu kunovera indya n'ibinyobwa bivanye n'agashashara keza kaba mu gahashwa kabo n'icamwa gifise vitamine c nyinshi ifasha gukomeza umubiri n'amagara.

Umurimyi ariko atera umwumbati akaba arimwe mu nfungurwa nkingi zu buzima mu Burundi, Akamaro kico giterwa akaba aruko imishito yaco ivamwo ibijumbu canke bagakora ifu y'ubugari mu gihe amababi yaco akoreshwa nk'imboga ziryohera abantu bose.

Imyanga n'inyoni zomumazi zibazije kumbuga y'ivyatsi canke kubuzinga buto kugira biruhuke ,canke vyote izuba , canke birondere imfungugwa nk'ifi N'icegeranyo cerekana uburanga bwibidukikije n'uburyo ibinyabuzima bisangiye ikibanza mu mazi.

Itongo ritarandurwa ryubatsweko amazu ku nkengera zaryo, bikerekana akamaro ko kugira itaka ishobora gukoreshwa mub'uburimyi canke mu bwubatsi bw'amazu agezweho, mu ntumbero yoguteza imbere imibano n'ubukungu bw'abanyagihugu.

Ubworozi bw'inka akaba ari uburyo bwiza bwunganira ubutunzi bw'umuryango, bugatuma abantu baguma bafise ico barya, kandi bugafasha mukubungabunga ishusho nziza, y'ica buremano mumisozi yaco.

Umurima w'imyaka, uri hagati mu kigwati inyuma yaho hakaba hari inyubakwa z'amazu, n'igiti kinini c'umwembe, umurima ukaba ufise akamaro gakomeye kuko uha umuryango imfungurwa nk'ibigori, n'imboga, ukaba kandi ari uburyo bwo gukoresha neza itongo riri hafi y'izuba kugira rishobore kwimbura.

Ahantu hateguriwe kwakira no kuvura abarwayi , bakeneye gukurikiranwa n’abaganga imisi namanyu ,hakaba harangwa n’isuku n’ubusitani burimwo ivyatsi n’ibiti bitanga akayaga keza kakarusho gafasha abarwayi gutora mitende vuba.

Iterambere ry'igisagara ririmwo uburimi n'inyubakwa, ariko rirangwa n'ikibazo c'isuko akamarro kavyo akaba ari ukwibutsa abantu mu gihe twubase inzu tsegereye imirima n'imihanda ko tuba dutegerezwa gusigasira isuku y'ibidukikije no gufata neza uturere turimwo.

Ubwato bw’abarovyi buparitse ku nkombe y’ikiyaga , bukozwe mu mbaho bukaba aribwo bakoresha mu kuroba ifi n’umukeke canke indagara , ari nabwo butuma abarovyi bironkera uburyo bwo kubaho no kugaburira igihugu.

Ingemwe z'ibiti ziteguwe mu dufuko tw'umukara kugira ziterwe zikaba zifise akamaro gakomeye mu kurengera ibidukikije no gufasha abantu kuronka ivyamwa biryoshe kandi vyubaka umubiri kubitera bituma dushobora kwimbura ivyamwa vyo kurya no kugurisha.

Ishamba rito ry'ibimera bitoshe n'ibiti birebire mu gihe c'izuba ry'agasasira ,ubwo buryo bwo kureka ibimera bikure bifise akamaro gakomeye mu kubungabunga ibidukikije , bigatuma habaho akayaga keza kandi bikongera bigafasha mu kurinda isuri z'itaka.

Umwana n'abakenyezi babiri bikoreye ibijumbu vyo kurya hamwe n'ibindi vyo gutera, ivyo bikogwa bikaba bifise akamaro kanini mu kwiteza imiryango gufungura kuko ibijumbu ari indya zikomeza umubiri kandi ivyo bikoreye bikaba ari n'isoko ry'ivyizigiro vy'umwimbu.

Abakenyezi bikoreye imivyaro y'ibijumbu bariko baraja kuyitera mu murima kugira ngo bironker'umwimbu ukwiye . Iyo mivyaro akaba ariyo nkingi y' ubuzima mu ngo kuko itang 'ibijumbu birind'inzara navyo bikaba imboga ziryoshe kandi zirimwo intungamubiri zikomeza amagara.

Abana bariko bavoma amazi muruzi, akaba ari isoko rikomeye ry'umuzima murugo no mumirima. Akamaro kavyo akaba ari ukuronka amazi yo gukoresha mubuzima bwa misi yose, ariko kandi bikaba bitwibutsa akamaro ko gutsimbataza amazi meza y'isuku.

Isho z'inka n'ikimenyetso ntangere c'itunga n' iteka mu muco w'ikirundi, inka zifise akamaro kanini kuko zivubura amata n'inyama bifasha mu mibereho, zitanga umwavu y'indimiro kandi zikaba inkingi y'ubucuti n'ubumwe mu miryango biciye mugukwa.

Ubwoko bw'igikoko kinini cane kiba mumazi no kwisi bita imvubu, kirya ivyatsi gusa naho gifise amenyo manini cane ateye ubwoba kiyasongora kugira cigwanireko canke gitere ubwoba abandi.

Ubwoko bw'igikoko kiguruka bits inuma , ni inyoni yera cane ikarangwa n'ubugwa neza n'amahoro mu mibanire yayo n'abantu , ikunzwa cane ku kiryoshe, kandi ikagwira vuba no mu bworozi, ni igisiga giteye igomwe kigendera ku giti kimeze neza kikaba gifise n'amaso ya kaka.

Abagore babiri bahagaze mu murima wagutse cane bafashe amasuka mu ntoke bariko bararima umweyambaye agatambara mu mutwe n'umupira w'ubururu bw'ijimye n'igitenge uyu undi na we umupira w'ubururu bworoheje n'i jipo.

Ibarabara riduga rikongera rikamanuka riri hagati y'ibiti bitotaye n'imikindo yerekana uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'ingendo mu gisagara bifasha abantu n'imodoka kunguruza imizigo n'ubutumwa mu mutekano bigatuma ubuzima n'itungo ry'igihugu bitera imbere mu buryo bworoshe, kandi bwihuta.

Umurundo w'ivyamwa bitandukanye nk'amabungo, amatunda, imicungwe, imandarine n'amapomu mw'isoko vyerekana umwimbu mwiza uva mu mirima yacu. Ubucuruzi bw'ibi vyamwa bituma abarundi baronka amafranga y'imfungurwa zihagije.

Imirima y’imboga zitotaye yerekana iterambere ry’ubuzima n’uburimyi mu bice biriko biraguka, bigafasha abahaba kuronka indya nshasha mu gihe bagerageza kwiteza imbere biciye mu bwubatsi hamwe n’itunganywa ry’isi yabo. Inyuma hakaba hari n’inzu iriko irubakwa.

Umugore yambaye impuzu y'ubururu, ibirato bitukura, agafuka munwa, n'uburinda ntoke, ahekesheje umwana igitenge, akaba afise mu ntoke urushinge rwogushira umuti mu mazi ari mu ibido iri imbere yiwe.

Ubwoko bw'imboga barima bita imyungu minini kandi yeze neza, iri mu murundo w'umwimbu mwinshi uva mu mirima yaco, bifasha mu gushigikira amagara y'umuryango mu bihe bitandukanye, ibi biribwa bishobora gutekwa mu buryo bwinshi bikongera inguvu n'iteka mu rugo biciye mu bikorwa vy'umurimyi.

Ubusho bw'inka buri murugo rwazo bushashaye kurisha ubwatsi, ubworozi nk'ubu butuma abarundi baronk'amata, n'inyama bikaba n'isoko y'iterambere n'ubutunzi m'ubuzima bwacu bwa misi yose.

Imbuto zindobanure z'ibigori ,nibihagarahge zateguriwe muma pake ya kijambere kugirango zishikirizwe abarimyi. Zikaba ari imbuto zateguriwe neza mu buhinga bga gihanga kugirango zitange umwimbu mwinshi kandi zishobore gihanga ningwara .

Itumbura ry'igiterwa gishasha kimeze mu kuzimu kikaba cateweko ifumbire y'imborera kugira ngo gishobore gukura neza, akamaro kavyo akaba ari ugufasha umurimyi kuronka umwimbu mwiza kandi mwinshi kuko ifumbire iha itaka inguvu n'ibiryo igiterwa kiba gikeneye mu ntago yaco.

Abarimyi bariko baravanga ifumbire y'iburundi bakoresheje isuka n'imbasi kugira ngo bayitegure kuyisanza mu mirima, ico gikorwa kikaba gifise akamaro kanini mu kwongereza uburumbuke bigatuma ivyimburwa bikura neza, kandi bikaramba.

Umurimyi, ariko akoresha imashine itera umutsimu murima wiwe ya mashinika bifatwa mu mugongo ikoreshwa mu kuminjagira imiti kubiterwa kugira ngo biyikingire udukoko indwara canke ivyatsi bibi bishobora kubonona.

Amacupa abiri y'umuti wica ubuganga canke udusimba ukoreshwa mukurinda ibiribwa mu murima, uyo muti ukaba ufise akamaro gakomeye mugukingira ibihingwa kugira ntivyononekare bikaba bituma umurimyi aronka umwimbu mwinshi Kandi mwiza.

Umuti w'ima usanzwe ukoreshwa mu kumijagira ku mababi y'ibihingwa kugira ngo bikure neza kandi bitanga umwimbu mwinshi, bikaba bifasha ibihingwa kuronka intunga mubiri zishika vuba , bigatuma bishobora guhangana n'ingwara n'izuba vyoroshe.

Umuntu yambaye impuzu zera n'ibikoresho vyo kw'ikingira ariko atera umuti w'icatsi kubitegwa, ivyo bikorwa bikaba bifise akamaro kanini mugukingira umwimbu n'amagara y'abantu, gutera uwo muti bikaba bifasha mu kwirukana udukoko n'indwara vyonona imirima.

Igiti co kuvura ibimera hakoreshejwe umuti w'amazi utewe k'umashurwe n'amababi. Intumbero yavyo, akaba ari ukurinda igiti udukoko n'ingwara bishobora gutuma ivyamwa bitabora canke ngo bikoroke bikiri bito.

Umuti w'ishugwe ukomeye ukoreshwa n'abarimyi mukurinda ibihingwa n'ivyimbugwa vyabo udukoko n'ibivumvuri dushibora kuvyonona, kenshi bakawuvangana n'amazi bakawutera mumurima. Kugirango barokore umwimbu n'akaranga kivy'imbugwa vyabo.

Ifumbire y'imborera akaba ari isoko y'inguvu z'ubutaka akamaro kayo ni ugufumbira imyaka kugira ikure neza kandi itange umwimbu mwinshi mugihe yunganira ubutaka kugira bugume bufise itoto ninguvu karemano bidonoza isi.

Umurimyi ariko atera umuti mu murima w'umuceri akoresheje imashini yambariye ku mugongo, ico gikorwa kiba gihambaye cane kuko gifasha gukingira umuceri udukoko n'ingwara bishobora kuwonona bigatuma kandi ibiterwa bikura neza bishashe.

Agacupa komunsi bakoresha mugutera imiti yica ubuganga canke udukoko mubusitani, akenshi ubwoburyo bugakoreshwa mukuzibira ibimera vyonona canke mugushira ifumbire y'amazi mumashugwe kugirango ashira ashashaye.

Umuti ukoreshwa mukurwanya udukoko nk'isazi vyonona imirima n'ivyamwa, uwo muti ukaba ufise akamaro kanini, mugukingira umwimbu w'umurimyi kugira ntuhonyangurwe n'ibikonya canke ibindi bihishije. Bituma haboneka umwimbu mwinshi kandi mwiza.

Umufuko w’ifumbire ya UREA ikoreshwa mu gutuma imyaka ikura neza kandi ikimbuka cane mu mirima. Iyi fumbire ni ishingiro ry’iterambere ry’umurimyi kukwifasha mu kuronka umwimbu uhagije utuma umuryango ugira amagara meza n’uburyo bwo kwiteza imbere mu bukene.

Umurimyi ariko atera umuti mu murima w'imboga, kugira akingire umwimbu wiwe udukoko, canke ingwara z'ibiterwa, akoresha imashini y'ubuhinga bwa none bambarira mu mugongo imufasha gushikira ibiterwa vyose kandi vuba.

Abantu bahagaze mu murima munini cane bambaye impuzu z'umuhondo, bariko batera umuti mu murima bafise i mashini ku bitugu, uyo muti bakawutera kugira ngo barinde ibiterwa udukoko twotuma bishaka gupfa.

Umurundo w'ifi nyishi zikiri shasha zafatiwe mu rusago zikaba ari isoko rikomeye ryintungamubiri zifasha mu gukomeza amagara y'abanyagihugu, uburovyi bukaba bufise akamaro gakomeye mu butunzi kuko butuma abantu baronka ivyo bafungura n'ivyo badandaza kugira biteze imbere.

Kuroba amafi mukiyaga bakoresheje ubwato akamaro kico gikorwa akaba ari ugushobora gufata ifi nyinshi zikoreshwe nkifungurwa ririmwo intungamubiri zikomeza umubiri kandi zikaba nisooko ry'ubutunzi kumuryango w'abarovyi , ubwo buryo bugafasha abarovyi kuroba mu mazi maremare bafise umutekano.

Indagara zanikiye ku rutaro kugira zumishwe n'izuba. Akaba ari imfungurwa ziryoshe cane kuko zituma amagufa akomera. Kandi zigafasha cane mu gutanga inguvu n'ubushuhe mu mubiri, na cane cane mu gufungurira abana kugira bakure neza, bafise amagara ashimishije.

Tirapiya akaba aramafi yakarorero afise akamaro gakomeye mukugaburira abantu kubera akungahaye kubitunga mubiri, n'amavuta meza afasha ubwonko n'umutima akenshi akoreshwa mugufungura canke akagurishwa mukwinjiza amafranga.

Ikiyagaca akaranga kirira agati y'imisozi miremiri n'ibikingi bita sivyasibibisi n'imirima kikawa gifise akamaro gakomeye mu kubunga bunga ibidukikije gukurura ingenzi no gutuma akarere kaguma gafise uherere akayaga keza.

Uburyo bwo gukingira amagara mu kubika neza imfungugwa m'ubukonje bwinshi, akaba ar'ibikogwa bihambaye cane mu buzima bwa misi yose kuko bifasha umuryango kwirinda ingwara zitegwa n'imyanda canke imfungugwa zononekaye bigatuma abantu baguma bafise amagara akomeye.

Ifi bokeje neza mu mavuta iteguye Ku sahani kugira iribwe akaba ari infungugwa iryoshe kandi irimwo intungamuburi zifasha umubiri gukura neza n' ukugira amagara meza, igakoreshwa nk'ifungugwa nkuru ku meza iherekejwe n' imboga.

Ifi nini iriko irotswa k'umucanwa waka cane, iherekejwe n'indimu zokeje hamwe n'utubabi, akaba ari uburyo bwo gutegura infungurwa ziryoshe Kandi z'amagara meza, aho umuriro waka ugatuma ifi igira akamoto keza n'uburyohe budasanzwe.

lfi ikaranzwe neza iherekejwe n'ibiraya bikaranzwe neza hamwe n'imboga shasha izo nfungurwa zikaba zifise akamaro gakomeye mu kubaka umubiri no gutanga inguvu kubera intungamubiri zisanzwe ziri mu ifi n'ibiraya.

Ifi zafashwe hakoreshejwe urusenga rw'intega, ubwo buryo bukaba bikoreshwa n'abarovyi mu kuroba ifi nyinshi icarimwe batarinze gukoresha indobo canke i bido, urwo ruyunguruzo rukaba rufasha gukura ifi mum'amazi ruzigumya ari nziza kandi ruzirinda gucika.

Ifi nini yashizwe mu rubura kugira ngo igume ari nshasha kandi iryoshe. Ubwo buryo bugafasha kuzigama amafi mugihe kirekire, bituma ntiyononekare mugihe itarashika ku masoko canke ngo itegurwe. Gufashisha amafi ku bukonje ni nintambwe ihambaye mu gutuma abantu baronka imfungurwa zifise isuku.

Ikiyaga ciza kiri hagati mu misozi, kikaba ari isoko ry'ubuzima mu bijanye n'amazi n'uburimyi, ico kiyaga kikaba gifasha kubungabunga ibidukikije no gukurura ba mukera rugendo baje kwiheza ubwiza bw'ivyaremwe, ikaba ari nshingiro ryo gutuma ubutaka buguma bwumbuka neza.

Ifi zumye z'amoko atandukanye na canecane indagara mu mabase y'isoko izofi zikaba zikoreshwa mu gutegura imboga ziryoshe kandi zifise intungamubiri nyishi, zikaba arizo mfungurwa dushigikira mu magara y'abantu mu kubaha poroteyine nyishi.

Amafi ya terapiya n'imwe mu mfungurwa zihambaye mu Burundi kubera akungahaye ku bitangamubiri nka poroteyine n'amavuta meza akomeza umutima n'ubwonko, akamaro kayo n'ugukomeza amagara y'abantu, no gufasha mu bukungu biciye mu bucuruzi ku masoko.

Amafi akaba ariryo shimikiro ry'impfunguwa rishigikiye amagara n'interambere ry'imiryango, akamaro kavyo akaba ari uko atanga proteyini nyinshi mu mubiri akongera agatanga akazi abarovyi n'ubudandaji agafasha abantu kuronka impfungurwa zimeze neza, kandi zubaka umubiri.

Ifi zibiri zokeje neza kandi ziteguwe mu buryo buryoshe, akaba ari imfungurwa zihari umubiri inguvu n'ivyubaka ubwonko, kandi zigafasha cane mu gukingira amagara y'abana n'abakuze, kugira ngo bakure bafise amagara ashimishije kandi akomeye.

Ifi n'intamba kw'isoko, ari naryo mfungurwa rikuru ritanga inguvu n'ivyubaka umubiri, izo fi zikaba zifasha cane mu gutuma abana bakura neza kandi zikagira akamaro mu kurinda ingwara zinyuranye, bigatuma umuryango ugira amagara ntagorwa biciye mu mfungurwa zirimwo intungamubiri zikwiye.

Umurundo w'ifi nshasha ziri mugaseke ugaragaza umwimbu mwiza uva mu biyaga vyacu n'isoko rikomeye ry'intunga mubiri bifasha m'ukubungabunga amagara y'umuryango no kongereza inguvu mumubiri, uburovyi nkubu butuma abarundi baronka infungurwa zihagije n'amafaranga bikerekana ubutunzi n'iteka biva muri Tanganyika.

Umurima w’ibiraya akaba ari igiterwa cera mu kuzimu kirangwa n’amababi y’icatsi kibisi n’utubuto turyoshe cane . Akamaro k’ibiraya ni kenshi Kuko bishobora kuribwa ubitetse, bironze canke bikaranze, bikaba ari isoko ikomeye y’inguvu y’intungamubiri mu muryango.

Igiti c'ivoka ni igiti c'ivyamwa kirangwa n'amababi y'icatsi kibisi kandi kimeze nk'ikibira. Ivyamwa vyaco bita "Ivoka" bikaba birimwo amavuta meza yubaka umubiri kandi bikaba biribwa nk'isarade canke bikongerwa mu bindi bifungurwa.

Ubuhinga bwo kurima ibiharage hakoreshejwe igiti nk'ishingiro mu ntumbero yo gufasha ibihingwa gukura bija hejuru kugira ngo birondere umuco kandi birindwe kubora, ubwo buryo bugatuma umurimyi yimbura vyinshi ku kagezi gato mu gihe igiti naco kibungabunga itaka n'ibudukikije.

Inzu y'ububiko yubakishijwe ibiti n'amabati ikaba ikoreshwa mu kubika ivyimbugwa nko kwegeranya ibihere vy'ibigori n'ibindi bikoresho vyo mu mirima, ikaba ifasha mu gukingira n'ibikoresho ngo ntivyononwe n'invura canke izuba.

Ingemwe z'ibiti ziri mu bikosho vy'ibirere zitegurirwa mu kigo c'uburimyi, zikaba zifise akamaro gakomeye kuko arizo ziterwa mu mirima kugira zikure zivubure imiti zimeze imbere ibudukikije kandi zivubure ivyamwa canke imbaho.

Umurimyi w'umukenyezi yambaye agapira gafise ibara ryagahama, n'igitenge gifise ibara ry'ubururu, yikoreye inkwi, ariko aratambuka hagati y'imirima, inyuma hari imisozi miremire n'ibiti birebire.

Igihingwa bita umugano nikimera gikomeye kandi gikura n'ingoga canemugihugu cacu ukoreshwa cane mukubaka amazu gukora inkingi canke imizitiro hamwe n'ibikoresho vyomunzu nk'intebe n'ameza.

Umurima w'ibiraya bimeze neza akaba ari imwe mubiterwa vyimburwa cane mu Burundi cane cane mu bice vy'imisozi miremire, bikaba bifise akamaro kanini mugutanga inguvu m'umubiri, bikaba bikoreshwa nk'infungurwa nyamukuru m'urugo no muguteka amasupu.

Umurima w'ibiraya uteye k'umugaragaro mu gace k'imisozi miremire, ukaba ukikijwe n'ibiti n'imisozi m'umurengera, uwo murima ukaba ufise akamaro gakomeye mu kuronka indwiro, n'amahera m'umuryango kuko ibaraya arivyo fungurwa rya mbere rishigikira amagara y'abantu benshi mu gihugu.

Igitsi c'umuvumu vumu akaba ari igitsi c'icubahiro kirangwa n'amababi yagutse, kandi akomeye umuvumu vumu ukaba ufise akamaro kenshi, kuko amababi n'ibishishwa vyabo bikoreshwa nk'umutsi w'icatsi uvura ingwara zitandukanye, kandi zicera ibishishwa vyabo bikaba vyakora impuzu bita impeta.

Akageza k'ivyatsi bimeze hagati y'amabuye akaba ari ikimenyetso c'ukuntu ibidukikije n'itaka ririmwo amabuye bishobora kubumbatsira ubuzima ivyo vyatsi bikaba bifise akamaro gakomeye mu kubumbatsira itaka kukugira ntiritwarwe n'amazi.

Beterave igihingwa gihambaye cane mu kuronka amagara meza kubera intambukuru yaco itukura ihambaye muvyubaka umubiri n'amaraso, kikaba gikoreshwa mu mfungugwa nk'imboga canke bakagikoramwo umutobe ifasha mukuryohora amaraso.

Imbuga yivyatsi bibisi n'ubwatsi burebure bugize ikibuga canke urwuri kikaba gishashaye kukagezi canke kukira mugace k'imisozi miremire iyo mbuga ikaba ifise akamaro gakomeye mu kuragira inyamanswa nkazirya z'ubusho kugira ngo zironke ubwatsi bwo kurya

Imirongo y'uburimyi yateguriwe kurengera isuri no kuzitira amazi n'amafumbire mu mizi y'ibirimwa. Akamaro kavyo ni ugutuma ubutaka bugumana itoto n'inguvu, kuryo umwimbu ukaba mwinshi kandi mwiza.

Umurima w' ibiraya bikuze neza uvanzemwo n' ibigori bishaje akaba ari ikimenyetso c'uburimyi bw'ivuvane busanzwe mu Burundi, bikaba bifasha umuryango kuronka infungugwa zishira inguvu mumubiri no kwitegurira umwimbu uzobera inshingiro ry'ubuzima n' ubutunzi.

Uruzi rutemba hagati y'imirima n'ibiti vy'imigano akaba ari uburyo bwo kubungabunga ibidukikije urwo ruzi rukaba rufise akamaro gakomeye kuko rutanga amazi akoreshwa mu kuhira imyaka mu kunwa ibitungwa nogufasha ibiterwa bihegereye gukura neza.

Umukunguzi ukuntu mu gucukur'itongo utembeye imyiyerego y'amazi . Igisata cawo nyamukuru n'ugukingira ubutaka ishuji mu kububura amazi y'imvura kugira ntatembany'ifumbire n'itongo ryiza.

Umurima w'uruvange urimwo itsina, imyumbati n'amashaza canke ibimera vy'amababi manini, uwo murima ukaba ufise akamaro gakomeye mugushigikira amagara y'umuryango, mukuwugaburira imfungurwa, kandi irimwo intungamubiri zose.

Umurima w'amateke akaba ari ikiribwa gihambaye giteye imbere mu Burundi , amateke akaba akunda gukurira mu mahanga canke i buhehere kandi akamaro kaco kindwi N’ugutanga ibitunze umubiri binyuze mu biribwa bita ivumba.

Akarima karimwo imboga zandurwa nk'isunzu, hamwe n'uruvyeyi rw'ivyamwa ruriko rururira k'ururago, akamaro kaka karima akaba ari gufasha ururago kuronka imboga n'ivyamwa bifise isuku kandi bitanduye, bigatuma umuryango ufungura neza ukarinda indwara.

Ibiti vyo inturusu bikaba birangwa n'urutsiurerure rugororotse hamwe n'amababa afise akamutu kadasanzwe inturusu zikaba zifise akamaro kenshi, kuko zivamwo imbaho n'inkwi zo gucana, kandi zigakoreshwa cane mu mwubako nk'inkingi z'amazu.

Umurimo w'uruvange uri mwu insina ntonye zikura neza zikikijwe n'ibindi bimera nk'imyumbatsi n'ibiharage uwo murimuka wafise akamaro gakomeye mu gushigikira amagara r'umuryango mu kuwugaburira impfungurwa, kandi zirimwe intunga mubiri.

Igiti civoka nikimwe mubiti vyivyamwa bifise akamaro kanini mumurima y’abarundi. Akamaro kaco kambere nukwamaho amavoka afasha mukurungika intunga mubiri mumuryango no kwongereza amagara meza.

Ubwoko bw'ibiti bita intsina ziteye imbere y'imbano zikaba zivamwo ibitoke vyo kurya na yo imbano zigakoreshwa mu kubaka canke gukora ibikoresho vyo mu nzu ni ibiti bifasha umuryango kwitunga no kubaho neza.

Umuneke ni icatsi kirekere kimeze nk'urubingo ruto kenshi gikoreshwa mu gusakara amazu ya kera mu kuboha ibirago canke ibindi bikoresho vyo mu nzu no mu kuragira inshingano z'ubwatsi bw'itungwa nk'inka n'intama.

Umurima wamashaza akiri mato ariko arakura hagati mubindi bimera n'ivyatsi. Amashaza akaba ar'igihingwa gihambaye cane muburundi kikaba gifasha mugutanga imfungugwa zubaka umubiri kumuryango nogufasha umurima kuronka ifumbire y'itaka muburyo bw'icemeza.

Umurima urimye wateguwe guterwamwo ukaba urimye mu buryo bwo gusasira hakoreshejwe ibisigazwa vy'ibimera nk'ibishisti vy'ibigori . Ubwo buryo bukaba bufise akamaro gakomeye kuko bufasha itaka kugumana ubuherere bukingir'isuri no gitum'ibiterwa bishasha bimera n'ingoga.

Umurima wibiraya biteye kumurongo bikaba ari bimwe mumfungurwa nyamukuru bituma abarundi baronka inguvu n'ubushobozi bwo gukora, uwo murima ukaba ufise akamaro gakomeye kuko uha umuryango imfungurwa bigatuma badasonza kandi iyo wejeje vyinshi umurimyi arashobora kubishora kumasoko kugira aronke amahera.

Umurima w'ibiterwa bivanze ahanyine urangwa n'ibinyerera bifise amababi yagutse hamwe n'insina ziboneka inyuma akamaro k'ivyo biterwa akaba ari wo gutanga igitutu no gucungera uburanga bw'aho ba bantu baba bikanatuma ahabo akaya agakeza mu rugo.

Umurima w'uburimyi bashize mu migende canke mu ntebe aho tubona imyanya itanguye kumera neza ubu buryo bwo kurima bugafasha gukingira isi kugira ntitembane n'amazi y'imvura kandi bigatuma ubutaka buguma buherereye neza

Umurima urimye neza uri ko ibihingwa bitandukanye bimeze neza ubwo buryo bw'umurimyi buvanze bufasha umurimyi kuronga impfungwa zitandukanye zirimwa intunga mubiri zikwiye mu muryango wiwe bisigaye, kandi bifasha mu kuzigama itunga ry'isi gutuma umurima utaziruka.

Uturima duto duto tw'ibigori n'ivyatsi bitandukanye biri ku nkengera z'ibarabara, utwo turima tukaba dufise akamaro gakomeye kuko dufasha mu gukoresha neza itaka riri hafi y'ingo kugira ngo abantu bironse infungurwa zidahinda canke ivyatsi vyo kugaburira ibitungwa.

Uburyo bwo kubika ibisigazwa vy'imyaka babirunze ku giti muntu mbero nyamakuru yo kubirinda kubora canke kuribwa n'amatungo mu gihe bitaragera ko bikoreshwa, ubwo buryo bugatuma ivyo bishingwe vyuma neza bigashobora kuvamwo ifumbire canke ingiya zawa batungo mu misiri mbere.

Ishitubetsi ni imboga nziza cane ku magara y'abantu irangwa n'amababi y'icatsi afise imitsi n'uruti rw'ibara ritukura, afise umuzi w'iseke uribwa ukaba uzwi nko gufasha cane mu kwongereza amaraso no guha umubiri inguvu haba mu kuyiteka canke kuyirya ari mbisi mw'isarade.

Umurima umeze neza urimwe imirongo yiteguye kwacira imbuto urimye neza cane, kuko ufise imigero Iteye igomye ifashe amazi kwisuka neza kugira ngo umwemu uzogwire vuba inyuma y'uyu murima hari igitsin'amababi y'icatsi kibisi hiryayaco hakaboneka uyundi murima wakuze neza cane.

Umurima umaze kurima neza witeguye kw'akira imbuto nshasha, ukaba ari inshingiro ry'iterambere ry'umurundi mubihe vy'uburimyi, akamaro kawo n'ugufasha umuryango kuronka umwimbu uhagije n'inrya, n'ubutunzi biciye mugukora cane.

Umwana yicaye ku ruzitiriro rw'iraro y'inka aherekeje inka ziri mu karuhuko, ubworozi bw'inka mu Burundi akaba ari intamaka mu muco n'ubutunzi bw'ingo kuko izi nyamaswa zitanga amata akomeza amagara ifumbure yo kurubura imirima niteka mu kibano.

Umurimyi ariko arasoroma amababi y' icayi mu murima munini uwo mwimbu w' icayi uba ugamije kujanwa muma hinguriro kugira ngo ukogwemwo icayi tunwa misa yose, kikaba kandi ari kimwe mu bintu bihambaye vyinjiza amahera y' agaciro mu gihugu cacu.

Umukenyezi yambaye ishati y'ibara ry'ubururu n'igitenge cibara ry'umuhondo afise telephone muntoke imufasha guhanahana amakuru y'isoko akaba afise n'itara muntoke rimufasha kuronka umuco munzu bitamugoye.

Uburyo bwo kuvanga igitoki n'ikawa mumurima umwe akaba ar'igikogwa kugirango igitoki gihe igitutu kiyikingira izuba n'imbeho, kikongera kigatuma itaka riguma riteze neza. Ubwo burya bugafasha umurimyi kwimbura ivyo kurya nivyo kugurisha ica rimwe.

Ivoka akaba ari rimwe mu vyamwa bikundwa cane mu Burundi kubera uburyohe na kamaro karyo mu mubiri, rikaba rikoreshwa mu gufungura kenshi mu gihe c'amasaka canke c'inganda aho riribwa n'ibiraya, n'ibiharage canke ku masarade.

Igitegwa c'urusenda runini rw'icatsi akaba ari imboga zikundwa cane mu bintu bitetswe kugirango zitange akamoto nuburyohe budasanzwe urusenda runini rurangwa n'amabara atandukanye nk'icatsi, umuhondo canke iritukura.

Intama ziriko zirisha ivyatsi bibisi mu kiyaya akaba ari itungo ryo munzu rihambaye cane mu Burundi kuko rifasha imiryango kuronka ifumbire y'icemeza yo gushira mu mirima ikongera ikaba isoko y'amaronko biciye mu kugurisha inyama canke ubwoya bwayo.

Impene n'igitungwa c'akarorero mu buzima bw'abarundi kuko gitanga amata n'inyama bifise intungamubiri nyinshi, ikaba ikoreshwa kandi mu gutanga ifumbire y'imborera ifasha mu kugwiza umwimbu mu mirima, ikaba n'uburyo bwiza bwo kuziganya amafaranga kubera yororoka vuba.

Uburimyi bw'inyanya mumifuko nuburyo bwa kijambere butuma umwimbu uba mwinshi mukanya gato izo nyanya zigafasha gutuma imiryango irya neza kandi ikaronka amahera mu gihe zikungahaye ku bituma umubiri ukomera kandi ugakingira amagara yabantu.

Umugabo ahagaze mu murima w'ibiraya bimeze neza cane, kandi biriko birashurika ivyo biraya akaba arimwe mu mpfungurwa zikuru zishirikiye amagara y'abarunzi, kuko bikungaye ku nguvu zifasha umubiri gukora ibikorwa bitandukanye kanshi biratekwa mu buryo bwinshi nko gukarangwa wa canke iguterwa ku mazi kare ni igiterwa ngira akamaro.

Ivoka n'icamwa gihambaye cane mubuzima bwacu kuko ririmwo amavuta meza n'intunga mubiri zikomeza umubiri zikawukingira n'ingwara, ikoreshwa nk'imboga zokumfungugwa bigatuma n'inrya ziryoha; bashobora nokuyahinguramwo amavuta yokwisiga kugira umubiri worohe.

Ubusho bw’ intama buriko buraragirwa mu rwuri rufise ivyatsi bibisi n’ibiti vyinshi ku mpinga y’umusozi, izo ntama zikaba zifise akamaro gakomeye mu kuronka ubwoya ,inyama n’amata . Wongeye ubutabera bwazo bugafasha mugusambura ifumbire nk’imbuto ishigikira uburimyi.

Ubwoko bw'imboga bita intore, ni imboga ziribwa cane kandi zikundwa cane mu Burundi. Intore zikaba zikoreshwa mu guteka n'ibindi biribwa, nk'ibiharage canke inyama, kugirango zongereze uburyohe n'intungamubiri mu mfungurwa.

Umuntu, ariko aratunganya ingemwe z'ibiti vy'ivyamwa mu kigo bakoreramwo ivyo bikorwa bikaba bifise akamaro gakomeye mu gutegura akazozakwouwurimye aho izo ngemwe zifasha abanyagihugu gutera ibiti bitanga umwimbu mwiza n'amahera mu miryango.

Igiti c'umwembe cereye cane mu murima, akamaro kaco akaba ari gutanga ivyamwa bifasha mu kugira amagara meza n'inrya zuzuye mu muryango. Ubwo buryo bugatuma umurimyi yimbura imyaka itandukanye kukagezi gato kitaka.

Umwimbu w'ibijumbu akaba ari bimwe mu biribwa bihambaye bitanga inguvu mu mubiri, akamaro kavyo akaba ari ukumara inzara mu muryango kuko vyoroshe kurima bikongera bikaba isoko y'ubutunzi igihe umurimyi yimbuye vyinshi akabishora kw'isoko.

Abakozi bari ko barategura amavuka mu ruganda ruyungurura ivyamwa kugira birungikwe mu mahanga, ico gikoboke bagihambaye cane kuko batoranya amavuka ameza bakayasukura hanyuma bakayashira mu bikarato bikwiriye kugira ashike ku baguzi ameze neza.

Imicungwe mishasha ishiki kumwe n'amabiri yayo akaba irikimwe mu vyamwa bikunzwe cane mu burundi ikaba ifise akamaro gakomeye mu gukomeza amagara, kuko akungahaye cane kuyifita mintse ifasha umubiri kurinda ingwara n'inkomezi ikongera ikaduha inguvu.

Ubuhinga bwa none bwuburimyi bwunganirwa nimashini mu mirima migari muntumbero yo kugabanya akazi kamaboko no kwihutisha itera ryimiti canke ifumbire kugirango umwimbu ube mwinshi mugihe gito niterambere ryorohereza abarimyi kwinjiza amafaranga menshi mu buryo bwubuhinga bwizewe.

Itungo ry'omunzu ry'omubwoko bw'impene ryororwa n'abashitsi canke abarimyi kugira ribafashe kwiteza imbere, impene akaba aritungo ryingira kamaro cane kuko rivamwo inyama n'amata birimwo intunga m'ubiri, Amase yayo agakoreshwa nk'ifumbire m'umumirima .

Uburimyi bw'amashu bukozwe mu bufatanye bw'abarimyi aho bariko barasoroma canke bariko baritwararika ivyamwa vyabo ubwo buryo bwo gukorera hamwe bugafasha kwihutisha ibikogwa, gusangira ubumenyi, no kwizeza umwimbu mwinshi.

Abakozi bariko batunganya kandi bariko bapfunika amavoka mu ruganda ruyungurura ivyamwa, kugira ngo bishogwe mu mahanga ivyo bikogwa akaba ari intambwe mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu kuko bituma amavoka y'abarundi ashika ku masoko mpuza makungu.

Abakenyezi bane bariko berekana ubwira n’inguvu mugusasura ivyimbugwa nk’Imboga n’Ibitoke, ari navyo biduha imfugugwa zikomeza amagara ninguvu mumubiri. Ubwo buryo bwo kurima mumurima yipfupfane bufasha mukwiteza imbere ko kurinda inzara murugo.

Abantu bari mu gikorwa co gutera ibiti mu murima bariko bafata amagorigori y'ibiti bito mu maboko yabo biteguriye kubishira mu kuzimu ico gikorwa kikaba gifise akamaro kanini mu kubungabunga ibidukikije kuko ibiti bidufasha gukingira itaka ngo ntiritwarwe n'isuri.

Urusenda rushise akamaro kanyini mu gutanga agahumuro n'uburyohe mu mpfungurwa, kandi rurimwo ubutare na vitamini bifasha mu gukomeza amagara y'abantu rukaba rukoreshwa cane mu guteka inyama imboga canke bakaba rurya ari rubisi kugira ruryoshe impfungurwa.

Umugabo mu murima aho ariko aritegereza ivyamwa vyatanguye kwera kugirango azobishore ku masoko ubwo bworozi bw'ibiribwa bukaba bufise akamaro kanini cane kuko bifasha gutunga imiryango bikongereza ubutunzi biciye murudandaza.

Ukurima kw'umwete akaba ari yo inkingi ya mbere y'iterambere ry'umuryango mu kurwanya inzara ico gikorwa kikaba gifise akamaro gakomeye, kuko ariho hagandurwa umwimbu uzofasha urugo kuronka icurya n'ico ugurisha kugira ngo yinjize amahera.

Abarimyi barikumwe n' umwigisha bariko barigira hamwe uburyo bwa kijambere bwo kurima amashu akaba ari ibikogwa bihambaye kuko bifasha abarimyi guhana hana ubwenge kwigira ku ngero ziboneka no kumenya uburyo bwo gukoresha ifumbire n' umuti mu buryo bwiza.

Itomati riri kugiti ririko rirahindura ibara riva ku katsi rija kumutuku rigeze gusoromwa rikaba rifise igihingwa gihambaye cane mukkuryosha imfungugwa Kandi bikaba bifise akamaro gakomeye mu kuryohera amagara y'abantu mukubaronkesha vitamine.

Imyumbati ifise akamaro kanini kuko ishobora gutekwa bihunguye canke bikumishwa kuko bivamwo ifu y'umutsima canke igikoma, imyumbati nishingiro ry'ubushobozi bwo kudasonza mu miryango kandi iyo yashowe mu masoko ifasha abanyagihugu kuronka amafaranga.

Ingurube mvyeyi iriko ironsa ivyana vyayo vyinshi mu kanyashami. Ingurube akaba ari itungo ryo mu nzu rifise akamaro kanini mu kwiteza imbere kuko ryororoka cane kandi rikura vuba, rikaba rifasha umuryango kuronka ifumbire y'icemeza yo gushira mu mirima.

Umurima w'ibigori vyiza cane bimaze kuzana n'utugori ,Ibigori bikaba arimwe mu nfungurwa nyamukuru mu Burundi zi tanga inguvu mu mubiri bikaba bikoreshwa nku buryo bwishi birashobora kuribwa bitetse vyokeje canke basyishejemwo ifu yo guteka umutsima n'igikoma.

Ivoka n'icibare gihambaye cane m’Uburundii kuko kirimwo imyungu n'amavuta y'icemeza afasha cane kubungabunga amagara yumuntu; cane cane umutsima n'urugero gwisukari mu maraso. Ivoka ikoreshwa nk'imboga kumfungugwa canke kumasarade.

Ibiharage bibisi biri ku meza y'igiti, bikaba biribwa kuko bifise akamaro gakomeye mu kuronka intungamubiri na vitamini zifasha amagara y'abantu. Kandi bikaba bikoreshwa cane mu guteka imboga ziryoshe, zishigikira imfungurwa za minsi yos; kubera ubutose bwavyo.

Amababi y'igiti c'umwembe akaba afise akamaro ko kubungabunga amagara y' igiti kugira ngo kizeze imyembe myiza kandi ayo mababi agakoreshwa nk'umuti wa kimeza ufasha mukuvura ingwara zitandukanye n' ugukomeza umubiri.

Igiti c'umwembe cane cane kikaba ari kimwe mu biti vy'ivyamwa bihambaye mu Burundi. Ivyamwa vy'umwembe bifise akamaro gakomeye mu guha umubiri wacu uburyohe n'ingaburo zikingira indwara. Uretse kuba ari icibare ciza mu rugo, imyembe iragurishwa ikinjiza amahera.

Umurundo w'ibijumbu bishasha bimaze kwimbugwa, bikaba ari ibitegwa vy'inkingi mu gihugu cacu. Iyo mfungugwa n'intamaka mu kurinda inzara no guha aba nyagihugu amagara meza kubera intunga mubiri zirimwo, akongera akaba isoko ryamaho ry'ubutunzi mu kudandaza.

Abarimyi bariko barabagara umurima w'ibiraya bakoresheje amasuka. Uwo murimo ukaba ufise akamaro gakomeye mu gukuraho ivyatsi bibi bishobora kunyaga ibiraya intungamubiri z'itaka kugira ngo bishobore gukura neza no gutanga umwimbu mwinshi.

Igiti c'urusenda runini ruri mumurima canke mukazu bumbikiramwo imyaka rukaba rufise akamaro gakomeye muguhindura uburyohe bwimfungurwa biciye mukanyarira karwo kandi rukaba rufise nakamaro mugukingira amagara yabantu kubera rubamwo ivyubaka umubiri.

Ivyamwa bita imandarine akaba ari ivyamwa birangwa n'igishishwa coroshe guharura, n'inyama zaco ziryoshe cane, zirimwo amazi menshi. Akamaro k'imandarine akaba ari uguha umubiri vitamine C, ifasha mu gukingira indwara nk'ibicurane no gukomeza abasoda b'umubiri.

Umuntu afise ibigori muntoke vyeze neza, yakuye mumurima wiwe, ivyo bigori akaba ari bimwe mubiterwa mfungurwa bikura m’uburundi, kuko bivamwo ifu yo guteka umutsima, igikoma, canke bikaribwa vyokeje canke bitetse mumazi.

Ibiraya nikimwe mumfungugwa nyamukuru ziva mukuzimu kandi zitanga inguvu nyinshi mumubiri. Bikaba birangwa n'ubwoko butandukanye ariko vyose bigwiriyemo intungamubiri bita amido. BIkaba bikoreshwa muguteka imfungugwa zitandukanye nk’amafiriti canke ibiraya vyomumazi

Igiti c'indimu kimeze neza, kandi kiriko kirazana imbuto zikiri mbisi. Ico giti kikaba giterwa kugira gitange ivyamwa bikize ku ntungamubiri za vitamine C zifasha umubiri gukomera, no kwikingira indwara. Ivyo vyamwa bikaba bishobora gufungurwa mu muryango canke kugurishwa ku masoko.

Ibiharage bibisi biri mu murima bimaze kwera neza bikaba bifise ni akamaro kanini mugutegura imfungugwa ziryoshe kandi zirimwo intungamubiri zifasha umubiri gukura neza nubushobozi bwo kurwanya ingwara ,akaba ari nigiterwa gifasha abarimyi kuronka inyungu vuba.

Umwumbati akab'ar'igiterwa gihambaye cane mu Burundi kuko kirwanya amapfa kandi kikagir'akamaro kenshi. Ibishirira vyawo bivamwo ifu y'umutsima canke imyumbati itetse mu gihe amababi yawo akoreshwa nk'imboga ziryoshe kandi zifise intungamagara.

Ingemwe z'ibiti ziteguwe muri pepiniyeri kugira ziterwe mu mirima izo ngemwe zikaba zifise akamaro kanini mu gukingira isi kugira ntitembe gufasha abarimyi kuronka ibiti vyo kubaka inkwi canke ivyamwa intambwe ihambaye mu gutuma ibidukikije biba bishasha no guteza imbere ubutunzi mu muryango.

Umurimyi w'umukenyezi ariko ararima umurima n'isuka, akaba ari intambwe yambere ihambaye mugutegur'umwimbu mwiza. Icogikorwa gifasha mukoronka imfungurwa zishira inguvu mu mubiri nogutez'imbere ubutunzi bw'umuryango.

Umukozi ariko asoroma icayi mu mirima y'icayi igejeje gusoromwa bagaca bafata ico cayi bakakijana mu mahinguriro kugira gikorwemo icayi dukoresha murugo canke ico dushora mu mahanga ivyo bikaba bifasha mu kwinjiza amahera y'agaciro mu gihugu.

Abarimyi bariko barimbura ibiraya mu bumwe ico gikorwa akaba ariryo nshingiro ry'uburimyi mu gihugu cacu kikaba gifise intumbero yo kuronka imfungugwa n'ukwiteza imbere mu butunzi bikerekanako gukorera hamwe aribgo buryo bgokugwanya inzara.

Amateke mashasha yamaze kwimbugwa akaba n'imfungurwa y'inkingi mu muco n'imibereho y'abarundi, akaba akoreshwa muguha umubiri inguvu n'intungamubiri zihambaye, akongera akaba isoko y'ubutunzi mukudandaza umwimbu uva mu mirima.

Abakenyezi bambaye ibitenge bariko bakorera hamwe mubushize hamwe mu murima w'ibiraya akamaro kavyo akaba arugufatanya amaboko kugirango baronke umwimbu mwinshi kandi mwiza bikaba n'isoko y'iterambere N’uburibwa biramba mu miryango yabo.

Abantu benshi bariko bakorera hamwe mu mirima y'inkingi ku musozi muremure ubwo buryo bwo kurima bukaba bukoreshwa mu kurwanya isuri y'itaka no kuzigama amazi mu gihe c'imvura kugira ngo imyaka ikure neza ivyo bikorwa bikaba bifasha banyagihugu kuronka umwimbu mwiza.

Umurundo wi ibijumbu bitukura vyimbuwe bikaba ari bimwe mu ifungurwa nyamukuru mu Burundi bitanga inguvu nyinshi mu mubiri ibijumbu bikaba ari ibiribwa bikundwa cane kubera vyoroha kurimwa no guteka kandi bifise akamaro gakomeye.

Umurima w'ibiraya bimeze neza cane kandi bikura neza, ubwo buryo bwokurima ibiraya k'umurongo bikaba bifasha umurimyi kwimbura ivyokurya vyinshi, bishobora guhaza umuryango canke bikajanwa kw'isoko kugirango babigurishe baronke amahera.

Igikogwa co gufasha no kubagara mu murima w'amashu kikaba gikogwa n'umugwi w'abarimyi n'abakozi, mu ntumbero yokurinda ivyo biribwa ivyatsi bibi nogutunganya isi kugirango amashu akure ameze neza Kandi afise intunga mubiri zihagije.

Ubuhinga bwo kuvanga igibori n' ibiharage mu murima umwe akaba ari mu ntumbero yo gukoresha neza itaka rito rishobora kuboneka no kurinda uburumbuke bwayo, ubwo buhinga bukaba butuma umurimyi yimbura inryama z'amako atandukanye carimwe.

Abarimyi bariko batera imiti mi mirima yibigori mu ntumbero yokugwanya ingwara zibihingwa. Akamaro akaba ari ako gukingira imyaka kugirango ikure neza idapfuye ivyo rero bigatuma umurimyi ashobora kwimbura vyinshi.

Urunani gw'umuryango w'abarimyi, uriko urasaba kandi ubahara umurima w'ibigori, mugwego gwo kwitegurira umwimbu mwiza. Kwambara udufuka munwa bikerekana ko babumbatira amagara yabo mugihe bakoze ibikogwa vyo munzu nivyo mumirima.

Umurima w'uburimyi akaba ari igikorwa ca misi yose gishigikiye ubuzima n'iterambere ry'imiryango yacu , akamaro kavyo akaba ari ugukura imfungurwa mu kanyamuneza gutuma twitunga mungo zacu no gukomeza ubumwe.

Ubwoko bw’ivyamwa bifise ibara ry’umuhondo bita imicungwe, akaba ari ivyamwa bihambaye mu gukomeza amagara no gukingira umubiri indwara Ibi vyamwa bifasha umuryango kuronka intungamubiri zikwiye n’akanyamuneza kenshi.

Ubwoko bwivyamwa bifise ibara ryurwatsi rutoto bita ivoka akaba ari ivyamwa bifise intunga mubiri zihambaye cane mugushigikira amagara meza zikaba ziribwa muburyo bwinshi nk'imboga zo kumfungurwa canke ivyamwa biha umubiri amavuta meza.

Ibijumbu vy'agahamo vyimbuwe neza bikaba bifise akamaro kogufasha kuronka inrya zitanga inkomezi navitamini zituma umubiri umeregwa neza, bikaba ari ibiribwa bikundwa cane mu muryango kuko birinda inzira kandi bikaba ishingiro ry'ubutunzi mukubidandaza.

Inkoko n'imiswi yayo akaba ari itungo ryo muhira rifise akamaro gakomeye mumuryango. Izo nkoko zikaba zororwa kugira ngo baronke amagi hamwe n'inyama birimwo intungamubiri zifasha gukura neza, kandi ni uburyo bwo kwiteza imbere mukwinjiza amahera.

Umurimyi w'umukenyezi afis'isuka mu ntoke arik'araba umurima wiwe w'ibiraya , uwo murima akaba ar'inkingi y'ubuzima mu gihugu cacu kuko guhinga bituma urugo ruronka imfungurwa zihagije bigatuma haboneka umusesekara wo kugurisha kw'isoko kugira ngo umuryango uter'imbere.

Ikoraniro ry'abarimyi bishize hamwe mu karere kabo, aho baba baje gutanga canke kuronka imbuto n'ifumbire, ivyo birori akaba ari ngira kamaro cane kuko bifasha guhana hana ubumenyi gushigikirana mu murwi no gutegurira, hamwe igihe cirima kugira umwimbu uze ube mwishi kuri bose.

Ubwoko bw'ibitegwa bita inyanya akaba arimboga zikoreshwa cane muguteka isosi canke muzindi mfungugwa kugira biryohe ariko kandi n'isoko rikomeye ryavitamine zikingira umubiri ingwara, gukoresha inyanya mumfungugwa bigatuma amagara y'abantu akomera.

Umurima wamashu akaba arimboga z’amababi zikundwa cane kubera uburyohe n'intunga mubiri zazo. Amashu akaba arangwa n'amababi y'icatsi agerekeranye kandi akomeye akaba agwiriyemwo vitamine zifasha umubiri gukora neza nogukingira ingwara.

Ubwoko bw’imboga bita Intore , n’imboga ziribwa cane Kandi zikundwa cane mu Burundi . Intore zikaba zikoreshwa mu guteka n’ibindi biribwa nk’ibiharage canke inyama kugira ngo zongereze uburyohe N’intungamubiri mu mpfungurwa .

Umubiri yi igiti kidasanzwe kizwi cane ku kazoza kaco mu kuvura ingwara z'ubwoko bwinshi nk'inkorora umuriro n'ingwara z'urushinge amababi n'imbuto zavyo birakoreshwa, kandi mu kwirukana udukoko mu mirima no mu nzu bigatuma kiba igiti c'ikingira kamaro cane mu buzima bwa misi yose.

Igikorwa co gutunganya imivyaro y'imyembe mukanyamashura mbere yo kuyishira mu murima, ubwo buhinga akaba ari nkakama mu muco w'uburimyi kuko bituma umurimyi aronka ibiti bikomeye bitanga ivyamwa vyinshi kandi vyiza bikerekana n'umwete, n'ubumenyi bw'umurundi mugutegura ejo hazoza.

Ubwoko bw'ivyamwa bita inanasi akaba ar'ivyamwa biryohera cane kandi bifise akamaro gakomeye mu gukingira amagara y'abantu kubera intunga magara n'ivyamwa birimwo, zirashobora kuribwa zikase gukugwamwo umutobe ushushanya canke zigashogwa kumasoko.

Umugwi w'abakenyezi babarimyi bari mumurima w'ibigori aho muntimba hagaragara urushishi gwikigori kimeze neza. Ivyo bigori bikaba bifise akamaro kanini mugutuma umuryango uronka imfungugwa zitanga inguvu biciye muguteka canke mugukora ifu yumutsima n'igikoma.

umurima w'amashu ateye ku murongo, kandi ameze neza cane. Akaba ari imboga zihambaye mu mfungurwa zacu, kuko atanga vitamine n'imyunyu; bigafasha umubiri kurwanya indwara. Akamaro kayo akaba ari ukuryosha indya, biciye mu kuyateka canke mu kuyarya ari mabisi nk'isarade.

Indobo zirimwo ivyamwa bikase na cane cane ibuze bishizwe mumazi kugirango bigume bifise uburehe n'ubufashe izo ndobo zikaba zikoreshwa mu kuzigama ivyo vyama mu bushuhe canke kubidandaza kumuhanda.

Amapera ni imbuto zirimwe uburyohe n'intunga mubiri nyinshi cane nk'ivyamwa rero vya bitamintse akabakoreshwa mu gukomeza amagara mu kubinda ingwara z'igifu no guha umubiri inguvu arashobora kuribwa canke agakorwamwo umutobe uryoshe cane.

Umugore w'umurimyi yambaye igitenge n'isuka ku gitugu, akaba ari ikimenyetso c'ubwira n'umwete mu guteza imbere uburimyi. Isuka ikaba ikoreshwa mu gutunganya ubutaka kugira ngo umuryango uronke imfungurwa zihagije.

Ubwoko bw'imboga bita ishu akaba ari imboga bihambaye cane mu Burundi kubera akamaro kazo mu kurinda amagara, ishu akaba ari ikiribwa gihambaye ku binyamavuta n'imyunyu kuko bifasha mu gukomeza umubiri no kurinda ingwara zitandukanye.

Itumbururo ry'ibiti ririmwo amagorigoriiy igiti bita umusavye, ariko arategurwa neza musi y'ihema rikingira izuba zyinshi rikaba rifise akamero gakomeye mu kubungabunga ibidukikije, kuko rifasha abarimyi n'abanyagihugu kuranya imbuto z'ibiti zikomeye zo gutera mu murima.

Umurundo w'imyumbati mishasha ivuye mu murima ikaba yashowe kw'isoko kugira igurishwe , imyumbati ikaba ifise akamaro gakomeye mu gufasha imiryango kuronka imfungurwa ishika aho ishobora gutekwa ari mishasha canke ikavamwo ifu y'umutsima.

Abarimyi bari mu nyigisho z'umurima w'ibiharage intumbero yabo akaba ari ukwiga ubuhinga bwanone bwo kurima kugirango barushirize kwimbura vyishi n'uburyo bwiza bwo guhana ubumenyi butuma biteza imbere mu muryango no mu gihugu.

Ivoka n'icamwa c'akarorero kirimwo amavuta meza y'intungamubiri nyinshi cane zikomeza amagara y'umutima n'ubwonko, ifise akamaro gakomeye mu gufungura kuko yongera uburyohe mu biryo, ikoreshwa kandi mu gukora amavuta yo kwisiga canke mu buvuzi bw'ubushinyaguzi, bigatuma iba icamwa ntayegayezwa mu muryango.

Umwimbu w’inkere akaba ari imbuto nziza cane kandi ziryoshe zikundwa mu Burundi na cane cane mu bice bikingiye nka kayanza na Muramvya , zikaba zifise akamaro kanini muguha umubiri intungamubiri zikingira indwara zikaryosha amagara y’abana n’abakuze kandi zikaba ishingiro y’ubutunzi ku barimyi bazibadandaza .

Kubagara wifashishije isuka mu ntoke akaba ariyo ntwaro nkuru y’umurimyi mu Burundi , intumbero yaryo akaba ari gutunganya isi kugira imbuto zacishijwemwo zikure neza canke kurinda ivyamwa ivyatsi bibi bishobora kubitunza uburambe.

Umwimbu w’amateke akaba ari ibiribwa bifise akamaro ko guha umubiri wacu inguvu nyinshi , akenshi atekerwa hamwe n’ibiharage canke akegerezwa mu mazi . N’uburibwa buhambaye Kuko buruhura inda kandi bukaba isoko ry’amagara meza ku bakuru n’abato.

Umuceri n'amavuta ni ibintu bikenewe cane mu buzima bwa minsi yose mu Burundi, kuko umuceri ukoreshwa mu guteka imfungurwa ziryoshe kandi zikomeza umubiri. N'amavuta agakoreshwa mu gutuma imfungurwa zinonoka kandi zikagira impumuro nziza.

Abagabo bahagaze mu murima mu nini cane babiri bariko baratera umutsi bafise imashini ku bitugu uwo mutsi bakaba babutera kugira ngo barinda ibigoruda koko twotuma bishaka gupfa ari na vyo bituma umwimbi ugwira vuba mu murima uyu undi mugabo na we ahagaze imbere, ariko arafata udusa name.

Umurima w'ibigori bitotahaye uri kurasuka imisage ugaragaze icizigiro c'umwimbu mwiza ugiye kuza mu rugo ivyo birimwa ni'ishingiro ry'ubuzima, kuko bitanga impfungurwa zihagije n'amafaranga ku muryango biciye mu kugurisha canke guteka ubugari.

Ubwoko bw'imboga zisa n'ugwatsi rutoto bita imikerera, n'imboga ziryoshe cane kandi zifise intungamubiri zikomeye, zifasha mu kubumbatira amagara y'abantu mu rugo, ziteguwe mu gasashe kugira ngo zorohe kugurishwa canke kubikwa mu nzu, zishobora gutekwa mu gihe icari co cose.

Umugabo ahagaze mu murima munini cane w'ibigori vyinshi, ariko arasoroma bimwe yambaye impuzu y'ubururu inyuma hahagaze uyu ndi yambaye agapira kw'ubururu n'imirongo yera n'i kabutura.

Ubwoko bw'ivyamwa bikura ku giti bigizwe n'utubuto duto bita amapera akabarabiri ari ku gashami gafise amababi manini y'icatsi kibisi kenshi akoreshwa mu gutuma umubiri ugira inguvu n'amagara meza, kubera ubumara bwa vitamini buy arimwo.

Indabo y'izuba yaze akaba arigiterwa mpanuza muryango gihambaye mu guhingura amavuta yo guteka izo mbuto zikaba zifasha mu gukomeza amagara y'abantu, kubera amavuta meza zirimwo akongera akaba isoko y'ubutunzi mu kudandaza umwimbu uva mu mirima.

Umugore w'umurimyi ariko abungabunga umurima wiwe w'ibiharage bimeze neza . Ivyo bihinga bikaba bifise akamaro kanini mu gutanga impfungurwa zishitse mu ntungamubiri, zikomeza umubiri mu muryango . Uretse gufungurwa , uwo mwimbu urafasha umurimyi kuronka amahera akeneye mu buzima bwa misi yose.

Imbuto z 'isoya akaba ar'imfungurwa zihambaye cane mu mubiri, zikaba zifasha mugukura neza kw'abana no kugwanya imirire mibi, ikaba ishobora gukoreshwa mu gukora ifu yigikoma, amata canke amavuta, ivyo vyose bikaba bifasha mu gukomeza amagara y'abantu.

Ibigori bimanitse kugira vyume neza biciye ku muvumba w'izuba canke umwotsi w'iziko akamaro kubu buryo akaba ari ukugirango ibigori bishobore kubikwa igihe kirekire bitaboze canke ngo biribwe n'udukoko.

Igitekwa c'amavayo kizwi cane, kuko amashugu yacu asa n'izuba akaba iraimaka mu bice vy'uburimyi, kuko imbuto zaco ari zo zivamwo amavuta yo guteka ashimwa cane ku magara 'abantu ni igisaka cunganira umurimyi mu kuronka uburyo no gufungurura neza umuryango ny'ibitungwa.

Uburo n'intete z'akarorero zizwi cane mu Burundi kubera ko zifise intunga mu biri nyishi kandi zigatunga umubiri imyaka n'imyaka, tutibagiye ko zirinda n'ingwara zimwe zimwe. Akenshi babukoresha mukubuza umutsima waryoshe cane canke baka wukoramwo igikoma gikomeza abana.

Ubumwe bw'abakenyezi bariko barategura imbuto z'ubunyano mu gikowa co kwiteza imbere n'ukwunganira imiryango yawo ico gikorwa akaba rintamaka mu muce w'uburimyi n'ubudandaji, kuko gifasha mu kuronka amahera no gufungurira neza ingo binyuze mu mbuto zirimwo intunga mubiri nyinshi.

Ibiharagire bitukura akaba ri ryo fungurwa rya mbere rikoreshwa cane mu ngo z'abarunzi benshi akaba ari n'isoko rikomeye cane y'amapuroteyino afasha umubiri gukura no kugira inguvu mbere bikaba bifatswa nkinyama z'aboroheje, kubera intungamubiri zifise.

Abadandazoba aba kenyezi bariko bagurisha ibiharage akaba eiryunshingiro ry'imfungurwa rya misi yose rirwanye inzara mu gihugu akamaro ty'ibiharage akaba ari uko kadufasha kuronka proteyini nyinshi, kandi zigakomeza umubiri bikanafasha imiryango kwitunga biciriye mu bucuruzi.

Ikaranga akaba ari imfungurwa zihambaye muguha umubiri w'umuntu inguvu namavuta meza zikaba zikoreshwa cane muguteka isosi iryohera imfungurwa nk'ibitoke canke umurengere kandi ni ntabanduka mugufasha abana nabakuze kugira amagara meza nokuronka intungamubiri zikwiye mumubiri

Ubushaza buriko burashurika amashugwe imbere yo kwera ivyamwa ukaba ari igitegwa gifungwa gihambaye cane mu Burundi kuko bukungahaye muma proteyine afasha umubiri gukura neza kandi ningonga, bukoreshwa mu guteka imboga ziryoshe zishobora kuryanwa n' umutsima.

Ishusho yerekana ingene urubuto rwiharageruremuka gushika rube akagore igori mu kuzima rwitaka ico gikorwa c'icemeza ni co gituma haboneka imbura nshasha zibiribwa mu murima, kandi gifise akamaro kanini mu gutuma abantu baronka impfungukwa tuba ku mubiri.

Ipimwa ryibi dandazwa vy'ibigori akaba ari uburyo bwo gushira umwimbu kwi soko kugirango imiryango ironke amafaranga n'infungurwa, akamaro kavyo akaba ari ugushishikariza uburyo bwo kwitunga biciye mu kudandaza ibikunzwe n'abose nogutuma haboneka ifu ikungahaye kunguvu.

Isoya ikaba ikoreshwa mu gukora amata ifu y'igikoma c'abana canke ikokezwa ikaribwa nk'ubunyobwa ivyo vyose bikaba bifise akamaro gakomeye mu kubungabunga amagara y'abarundi no kwinjiriza amafranga abarimyi mu kugeza uyu mwimbu mwiza kw'isoko.

Ishaka ryeze rikaba ari igitegwa gihambaye mu Burundi mubijanye n'imfungugwa nimigenzo rikaba rikoreshwa mu guhingura ifu y'umutsima ,guteka igikoma gikomeza amagara canke gukora inzoga yitaba ikoreshwa mu birori vyo mu muryango.

Ishaka ni ikinyame kigihambaye cane mu buzima bw'abarunzi rikaba rishobora gukoreshwa mu gukoraifuye ubuzima canke yoigikoma kirimwe intangamagara nyinshi, ariko, kandi ni ryo soko nyamukuru ryo kwenga inzoga agakondo.

Imbuto z'amashurwe ya kanyamuneza akaba ari imbuto zifise akamaro kanini cane, kuko ari zo munyuma bakuramwo amavuta yo guteka ashashe, kandi meza ku magara y'abantu, ariko, kandi zirashobora no kuribwa zikaranze.

Ikigega ca kijambere gikoreshwa mukubika umwimbu w'ibiraya canke w'ibitunguru bimaze gusasugwa. Ubwo buryo bwokubirunda kuntebe zimbaho zigeretse kandi zifise intwenge, bituma umuyaga uca yagati yavyo neza kugira ntibibure canke ngo bipfire mukigega.

Uburo akaba ari ibifungugwa vy'akaranga, bifise akamaro kadasanzwe mugukomeza amagara y'abantu. Bukaba bukoreshwa muguteka igikoma c'abana n'umutsima kubera bukungabaye mu butare. Bukaba ari ntabanduka mu gukinga ingwara n'inzara mumiryango yacu.

Ibigori vyumye biteguye gukoreshwa mu buryo bwinshi nko gufungura, bikongera bigakoreshwa mu kuronka ifu y'ubutsima, gukora ibiribwa vy'amatungo, canke kubika nk'imbuto y'ikindi gihe c'iterambere ry'uburimyi, n'umwimbu ukomeye ufasha imiryango kuronka inguvu n'ubutunzi.

Umurima w'ibiharage birandira, aho biba vyashigikiwe n'imbaho canke imigano kugira bikure bija hejuru, ubwo buryo bukaba bufise akamaro gakomeye mugutuma ibiharage bitaborera hasi, bikurura umwimbu mwinshi kandi bikorohera umurimyi mugihe co gusoroma.

Imbuto zifise intunga mubiri nyinshi, zongegwa mumfungugwa kugira ngo zikomeze umubiri kandi zirinde ingwara zitandukanye akamaro kazo nuko zirimwo amavuta meza n'ivyubaka umubiri bifasha mu gukora neza k'umutima, ubwonko n'ubwungano ngongozi.

Amasaka afise akamaro kanini mu gutanga ifuya ubutsima canke y'igikoma kigaburira umuryango, kandi ni iyo avamwo inzoga y'itaba ikoreshwa mu manza zitandukanyi igitego gifasha abarimi kuronka myimbu, kuko akunda guhangana n'izuba ryinshi.

Imicungararo itandukanye y'imbuto z'ibiharage bishatse mu ngerero zitandukanye, zishizwe mu mabakure no mu mifuko y'impapuro kugira vyerekanwe. Ivyo bikorwa bikaba bifise akamaro kanini mu kwigisha abarimyi guhitamwo imbuto nziza, zirobanuwe, kandi zitanga umwimbu mwinshi.

Umurima wibiterwa bita ibiharage bitoto ,biriko birashashara neza kunkombe y'uruzi canke ikiyaga, akaba arivyo nshingiro ryo gufungura neza murugo kuko biduha inguvu n'amagara ashitse mumuryango.

Umurimo w'amashaza, ariko arasarurwa mu kigega amashaza akabora imfungurwa ziryoshe cane, kandi zivisintunga mubiri nyinshi zikomeze amagufa n'umubiri w'umuntu akabakoreshwa kenshi mu guteka isupu mu kuryusha umuceri canke bakayavanga n'ibindi biraya nk'inyama kugira ngo baronke impfungurwa azuzuye.

Umurima wi ikaranga akaba ari igitegwa cera mu kuzimu kirangwa n' amababi y'icatsi kibisi n' utubuto turyoshe cane, akamaro k'ikaranga ni kenshi kuko gashobora kuribwa zikaranze, zitetse canke zigakugwamwo amavuta n' isosi iryosha infungugwa.

Umwimbu w'ibiharage ikaba ari imfungurwa ihambaye cane mu Burundi, kuko ikomeza umubiri ikongera ikaduha inguvu. Ibiharage bikaba bifasha mu kurinda amagara y'umuryango kandi ni ishingiro ry'ubutunzi n'uburimyi bwacu.

Umwimbu w'ibiharage bishasha bikiri mubishishwa bimwe bikaba biri kugiti ibindi navyo bikaba biri mugitebo. Ibiharage bikaba bifise ingirakamaro cane mukuryosha imfungugwa nokubaka amagara y'abantu kubera amavitamini n'izindi ntungamubiri zirimwo.

Uburyo bwakijambere bwokwanikira umuceri umaze gusarugwa bakoresheje intebe zimanitse mu murima; Intumbero yico gikogwa akaba arugutuma umuceri wuma neza kukayaga mugihe ishashe yohejuru iwukingira imvura ntiwunyagire.

Ibigori vy'amabara atandukanye bimeze nk'utubuye twagaciro ivyo bigori bikaba bikoreshwa mukuronka ifu idasanzwe y'ivyamwa canke mugutsimbura n'ugushaza amazu mugihe c'iminsi mikuru kubera ubwiza bwayo , n'ikimenyetso c'umwimbu udasanzwe.

Ubwoko bw'ibigori vy'amabara menshi akaba ar'ubwoko bw'imbuto zidasanzwe kandi nziza cane ku maso . Imbuto zikoreshwa mu kubungabunga imikorere y'imbuto kera nanubu kugira ntizizimangane.

Ibiharage ni imfungurwa ziri mu muryango wibi nyamisomwe kandi zikunzwe cane mu Burundi akamaro kavyo nyamukuru ni uguha umubiri inguvu bigafasha cane abana mu gukura neza, nabantu bakuze bagira amagara meza biraribwa kenshi bitogose, bivanze n'umuceri, ibiraya canke ibitoki.

Imimeri tw'imibera itandukanye nk'amashaza canke imbuto z'izuba bikaba ari utumera tugiri duto cane, kandi dufise itoto ryinshi zikaba zifise akamaro gakomeye mu kunagura amagara, kuko zikungahaye cane ku ntunga mubiri na vitamina.

Intete z'ibigori zasheshwe mu gakarabo ziteguwe gutekwa ngo zivemwo imfungurwa zikomeza umubiri. Ibigori bikaba bifise akamaro gakomeye kuko ari inshingiro y'inrya nk'umutsima canke igikoma bitanga inkomezi mu mubiri.

Ububiko bunini bw'imfungurwa ziri mu mifuko, aho abo bakozi bariko barayapanga neza, ivyo bigega bikaba bihambaye cane kuko bifasha kubika umwimbu mu buryo bwiza kugira ntupfe, bikaba ari navyo bituma abantu baronka ivyo bafungura mu bihe vy'amapfa.

Utubuto tw’isinapi Kenshi tukaba dukoreshwa nk’ikirungo mumfungurwa zitandukanye ,kugira Bitange akanovera k’umwihariko , canke bakatuvungura bakatuvanganya n’amazi n’umuvinyu kugira bakoremwo isoni bita moutarde .

Abakenyezi bariko batoranya ibiharage mu bubiko bakaba babigira kugira bakuremwo ibitose , amabuye canke ibindi bishobora konona infungurwa kugira bategure ivyo bagiye ku gurisha canke guteka mu rugo akaba ari igikorwa gihambaye cane mu gushira mu nteguro ibiribwa bisukuye kandi vyiza.

Imifuko y'imbuto n'ibinyampeke bitandukanye bivamwo imfungugwa zikomeza amagara y'ikirundi izi mbuto zifasha umuryango kuronka inguvu kwiteza imbere mu butunzi no gusigasira akanyamuneza murugo bishingiye ku mwimbu mwiza uva mu mirima yacu.

Umurima w'ikaranga uteye neza mu mirongo itoshe akaba ari igikorwa c'uburimyi kigamije kwimbura imfungurwa zikungahaye kubinure n'ibiribwa bitanga inguvu bikaba kandi bifise akamaro gakomeye mugufasha abantu kwiteza imbere mu bukene biciye mu kugurisha umwimbu.

Amasaka yumye akaba ari amwe mu bitegwa mfungugwa bihambaye cane mu mico y'uburimyi mu Burundi, akaba afise akamaro kanini kuko ashingugwa akavamwo ifu yo guteka umutsima canke igikoma kigabirira imiryango kandi niryo soko ryambere ry'umuvinyu w'amasaka ukoreshwa mu birori no mumibano.

Igikorwa gihambaye kigamije gitandukanya imbuto n'ibishishwa canke umukungugu bigafasha kuronka infungurwa canke imbuto zisukuye neza bikanatuma ibiribwa biryoha kandi bikagira isuku rihagije ku muryango.

Umurimo w'ubunyana w'itoto jeranye mu mijero isukuye neza ico giterwa akaba ra intamaka mu mibereho y'abarunji, kuko imbuto zaco ari inshingiro ry'impfungurwa ririmwa intungamubiri zikomeze amagara bikongera bikavamwo amavuta yo guteka canke ifu ishimwa mu mboga.

Intete z'amasaka amaze guhungugwa neza akaba arigitegwa gihambaye cane mu Burundi kuko gikoreshwa mugufuza ifu itekwamwo umutsima itekwamwo umutsima canke gikoma gikungahaye kunteke akenshi ayomasaka niyosoko ryambere ry'imivinyu gakondo.

Ingano zumye akab arimwe mu mbuto zikoreshwa cane kw’isi mukuronka ifu y’isukari. Akamaro kazo ni kuzisya kugira ngo zikore ifu y’imikate , amandazi canke ibindi biribwa bifise intungamubiri z’inguvu.

Kugosora akaba ari ubuhinga bwa kimeza bwo kweza ibiharage canke ibindi bi nyamisongwe mu kubikuramwo umusenyi utubuye canke ibishishwa bifatanyije n'umuyaga, urutaro ruraterwa hejuru hanyuma umuyaga ugatwara ivyo bishishwa vy'ibiharage navyo bikagaruka mu rutaro bimeze neza

Imimero ni uburyo bwo kumeresha imbuto kugira ngo zivemwo ibiribwe bifise intungamagara nyinshi cane ,akamaro kayo akaba ari uko ikoreshwa mu kwenga inzo g'agakondo kugira itanga umusemburo, ariko, kandi arashobora kuribwa nk'imboga zifasha kuryohora injyo no gukomeza amagara y'abantu.

Kwanika amasaka yunganira imfungugwa ni ubutunzi mu Burundi .Amasaka akaba ariyo nshingiro ry'ifu yubugari ni inkoma zishira inguvu mu mubiri kandi akoreshwa mu guhingura inzoga zakaranga zifasha mu guhuza abantu mu manza n'ibirori.

Ubwoko butandukanyi bw'ibiharage akabore impfungurwa nkingi mu buzima bw'abaronzi ibiharagiye bikaba bifise akamaro gakomeye cane, kuko ari ndya zitanga intunga mibiri zikome ze umubiri bigafasha imiryango kuronka inguvu n'ubuzima bwiza.

Ibindandazwa vy'infungurwa biri mu mifuko, tukaba tubona umufuko w'umuceri, ifu y'ibigori canke y'ingano, hamwe nama bido y'amavuta yo guteka, akaba ari ibintu bifasha imiryango mugufungura imisi yose no kuronka inguvu, bikaba bigurishwa mu bwinshi kugira abantu babironke vyoroshe.

Ubuhinga bwo gushinga ibiharage kugirango bishobore gukura neza bija hejuru bifasha mukurinda ibiri mukurimwa kubora bituma bishaka umuco uhagije kandi bikongera umwimbu mu kiringo gito.

Umurima w'amashaza amera neza akaba ari igihingwa gihambaye cane mu burimyi bwacu kuko congera uburumbuke bwisi biciye mugushira azote mwivu, Inyuma yivyo amashaza akaba ari irya zi ryoshe cane kandi zifise poroteyine nyishi.

Umurima w’ingano zeze neza zifise ibara ry’inzahabu akaba ariryo shingiro ry’ifu itandukanye ikoreshwa mugukora imikate, amandazi n’ibindi biribwa bitanga inguvu nyinshi mu mubiri . N’umwimbu ugaragaza uburumbuke bw'isi n’ubwira bw’abarimyi.

Umukenyezi yambay'ijipo n'agapira n'agatambara mu mutwe yicaye kw'ibuye, yitwararika isuku ry'imfungurwa akoresh'urutaro kugirango agosore neza ivyo bifungurwa.

Umurimo bibiharagiye vyamaze kwera, kandi vyatanguye kugwa amababi kugira ngo bishobore gusoromwa ibarag akaba ri kimwe mu biterwa mpfungukwa vya mbere mu burundi bisakamarogoakomeye mu gutanga amaproteyine akomeza umubiri, kandi n'i ryo soko ry'ubutunzi ku miryango myinshi y'abarimyi.

Ikigega cokwanikiramwo nokubikiramwo ibigori ubwoburyo bwogusigasiramwo umwimbu w'umurimyi ukaba ufise akamaro kugukingira ibiribwa kwononekara nogupfa kugirango umuryango uzoronke ivyo ufungura mumisi irimbere canke imbuto zogutera.

Umurundo w'ibigori vyinshi bimanise mu kigega werekana umwimbu mwinshi uva mu mirima yacu biteguwe kwanikirwa neza kugira ngo vyume guziganya ibiribwa muri uuburyo biranga uburimyi bw'akarorero.

Ubwoko bw'ibitegwa bimera biva mw'ivu bikarangwa n'utudomo tw'umukara n'urukoba rushasha rugumye aho ivyo bitegwa bavyita ibiharage akaba ari ibiribwa bifise intunga mubiri zikomeye zifasha umubiri gukura neza kandi bikundwa cane kubera uburyo biryoshe bikongera bikagwira munkono.

Ubwoko bw'ibitegwa bimera biva mw'ivu bikarangwa n'utudomo tw'umukara n'urukoba rushasha rugumye aho ivyo bitegwa bavyita ibiharage akaba ari ibiribwa bifise intunga mubiri zikomeye zifasha umubiri gukura neza kandi bikundwa cane kubera uburyo biryoshe bikongera bikagwira mu nkono.

Umugore yambaye igitenge c'irabura n'utudomo twera ariko yoza ibiharage, akantu kameze nk'igikombe gakozwe mu cuma abisuka mu kindi kintu kinini kimeze nk'indobo yoba ikozwe mu vyuma.

Umurundo w'ibiharage bivanze ugaragaza umwimbu mwiza wakuwe mu mirima yacu ukaba ishingiro y'irya z'umuryango, kubera uburyohe bwavyo n'ukuntu vyoroshe kubika bifasha umuryango kuronka irya zihagije biciye mu gukorana umwete mw'isi ndimwa.

Amagi y'inkoko yateguwe neza kugira adandazwe akaba afise nakamaro kanini mugutuma abantu bagira amagara meza kuko ari n'intungamubiri zifasha abana gukura neza n'abashaje kugira inkomezi ni uumuyoboro ukomeye w'ubutunzi kuborozi b'inkoko.

Gucinjira inka udukoko akaba ri uburyo bwiza bwo kwitera umuti kugira ngo itaribwa n'amaje canke ibzira akamuro kavyo akaba ari kugumya amagara y'ishashi mu gushungura ingwara zifatira mu rukoba ivyo bikaba ari vyo nshimikiro ryo kuronka umwemi ushimishijewe mata n'inyama no gutsimbataza ubutunzi bw'ubworozi.

Inka y'indobanure y'ubwoko butanga amata menshi, akaba ariryo shimikiro ry'ubutunzi n'amagara meza mumuryango. Akamaro kayo akaba ari ukuturonkeza amata akungahaye kuri vitamini, gutanga ifumbire y'imborera ituma imirima yimbuka cane.

Aborozi bariko baritwaririka amagara y'amatungo yabo mu kuyaha imitsi canke incanco zikenewe bikaba bifasha mu kurinda kw'ubusho bwijwa n'indwara zandukira bigatuma impene zikurura neza zifise amagara akomeye kugira zishobore gutanga umwimbu n'inyama bifise akamaro.

Inka iriko iraruhuka mu vyatsi bitotahaye ikaba ifise akamaro gakomeye mu kuronka amata n'inyama bifasha amagara y'abantu ikongera ikaba isoko ry'amahoro n'ifumbire y'ikirundi ituma imirima y'imbuza neza.

Ubworozi bw'ingurube bufise akamaro kanini mugutanga inyama zikunzwe n'abantu benshi, kandi bufasha umworozi kuronka ifumbire y'imborera ikomeye cane mukongereza umwimbu mu mirima, n'itungwa ryukunga vuba ryafasha imiryango kwiteza imbere mu bukene no kuronka amahera.

Abaganga babahinga bariko barabaga umugwayi kugirango bavure ingwara zikomeye zidashobora gukira ukoresheje imiti gusa, ico gikorwa kikaba gifise akamaro gakomeye mukurokora ubuzima bw'abantu gukiza, ibikomere vyomunda canke gusana ibihimba vyumubiri vyononekaye.

Abaganga b'ibikoko n'amatungo bariko baravura canke baracandaga ingurube mu kigo cayo , ico gikogwa akaba ar'intamwandwa mu bworozi bwanone kuko gufata neza amagara y'ibitungwa bituma bidafatwa n'indwara bigakura neza.

Ubworozi bw'ibikoko bita impene nibumwe muburyo bw'ingenzi bw'iterambere mugihugu cacu. Impene zikaba zirisha ivyatsi kugirango zikure neza zivemwo inyama n'amata bifasha mukurinda imiryango amagara make. Hamwe n'ifumbire yomukirago ituma isimbuka cane.

Amagi meshi y'inkoko asukuye neza ateguwe kujanwa k'umasoko, Akamaro kayo magi akaba aruguha imiryango yacu amagara meza kubera intungamubiri zirimwo akongera akaba ishingiro ry'ubutunzi k'uborozi naba dandaza.

Ubuhinga bwa none bwo kworora inkoko mu kigwacera intumbero nyamakuru akaba ari ukugira umwimbu mwiza w'amagain'inyama bifasha mu gutunga umuryango no kwinjiza amafranga ubwo buryo bworoshe, kandi bwiza butuma mumurimi n'ubworozi bwiteza imbere mu bukungu.

Ubworozi bw'ingurube bufise akamaro gakomeye muguha abantu inyama n'amahera akomoka mukugurisha uyomwimbu; Bikaba Kandi bifasha gutanga ifumbire ikoreshwa mu mirima kugira imyaka ikure neza. Akaba arigikogwa c'iterambere mu gihugu kigamije kugwanya ubukene n'inzara mu miryango.

Inzu y'ubundandaji idandarizwamw'imiti n'ibikoresho vyunganir'uburimyi n'ubworozi akab'arih'aborozi, n'abarimyi baronkera imiti y'ibitungwa, ifumbire hamwen'ibikoresho bigezweho, nk'ibikoresho babikamw'amata kugirango agume ameze neza, hamwe nokongerez 'umwimbu.

Abahinga m'ubworozi bariko bakura intanga m'umpfizi y'ingurube bakoresheje uburyo bwa kijambere, Ico gikorwa kikaba gifise akamaro kanini mugutuma amasho y'ingurube yororoka neza mukuronka imisururu mwiza itagira ingwara.

Inkoko nyinshi cane bakuramwo inyama canke amagi, zororewe mu kigo ca kijambere, aho zihabwa ibifungurwa n'amazi mu bikoresho bimeze nk'ibido, bimanitse hejuru. Ubwo bworozi bugatuma haboneka inyama n'amagi bihagije, bikaba isoko ry'infungurwa zifise poroteyine zikomeza imibiri yacu.

Ubworozi bw'ingurube mu kiraro gifise isuku ahize inyamaswa zitungwa kugira zishone zongere zibaruke , uwo ubworozi bukaba bifise akamaro gakomeye mu guha abanyagihuga inyama n'amavuta, bukaba kandi isoko ry'ampera n'ifumbire y'ikirundi ikoreshwa mu kuryohora imirima.

ubworozi bw'inkoko akaba ari bumwe mu buryo bukuru bwo kuronka amagi ninyama mumuryango ubwo bworozi bukaba bufasha cane mu gukomeza amagara yabantu nokurwanya inzara mu gihe butuma aborozi bironkera amahera yo kwiteza imbere biciye mukudandaza uwo mwimbu winkoko.

Ubusho bw'inka ziriko ziranywa amazi muruzi ruri hagati y'imisozi miremire n'ivyatsi bibisi; bikaba biranga ubworozi bwakinyamazehe aho Inka ziragigwa hanze kugirango zirongere ivyatsi bidahinguye kandi zironke amazi meza yisoko.

Inyama z'inka akabarimwe mumfungugwa zizwi cane kw'isi yose kubera uburyo bwayo n'intungamubiri itanga, ikungaye cane mugutanga poroteyine kandi igafasha umubiri gukura nogusubira mubuntu hamwe n'ubutare bw'afere bufasha amaraso kugira inguvu.

Iraro y'ingurube yubatse mu buryo bwa kijambere kugira ngo borore, ubutungane mu buryo bw'isuku kandi bwunguka, ibikoreshwa mukworora ingurube, kure y'imyanda n'ingwara. Bikaba bifise akamaro gakomeye mugufasha aborozi kuronka inyama nyinshi n'ifumbire

Umuntu ariko aracagagura inyama akoresheje imashini yavyo, akamaro k'ivyo bikorwa akaba ar'ukubungabunga isuku mu gutegura inyama mu bice bitandukanye kugira ngo abaguzi baronke izo bakeneye mu guteka mu rugo canke mu birori.

Ingurube akaba ari itungo ryo muhira rifise akamaro kanini mu mibano n'ubutunzi bw'abarundi iyo ngurube bakaba bayikuramwo inyama nyinshi zifasha imiryango kuronka intungamubiri kandi amase yayo n'ifumbire cane ifasha kurimbisha imyaaka mu mirima.

Ishuri ry'ubworozi bw'ingurube aho aborozi bariko bigishwa uburyo bwo kuzitaho neza hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Akamaro k'ico gikorwa akaba ari ugufasha gukarisha ubwenge bw'abarimyi n'aborozi, kugira ngo bamenye uburyo bwo kurinda ayo matungo ingwara.

Ubworozi bw'inkoko akaba ari ryo Shingiro rikomeza amagara n'ubutunzi mu rugo , inkoko zikaba ziduha inyama, n'amagi bifise intungamubiri nyinshi bikaba ar'umugambi mwiza ufash'imiryango kwitez'imbere no gushigikira amagara ashitse biciye mu gukora n'amaboko.

Ibikoko bita amafarasi akab'ari ibitunrwa bikomeye bizwi cane mu muvuduko n'inguvu bifise , akamaro k'amafarasi n'ikenshi kuko akoreshwa mu guhek'abantu n'ibintu mu mikino y'isiganwa canke muvyo kuryoherwa mu gutembera.

Inyana nshasha akaba ariyo nkingi y'iterambere n'ubutunzi mu bworozi bw'inka, akamaro kayo n'ugukura ikaba inka y'amata n'ibimasa, ikongera ikarundanya ifumbire ifasha mu kwimbura neza mu mirimo y'uburimyi.

Imiswi y’inkoko ikiri mito cane ikaba irangwa n’ubwoya bworoshe bw’ibara ry’umuhondo n’umweru, akamaro kayo akaba arugukurira mu bworozi bw’ubuhinga bwa none kugira ngo zizovemwo inkoko zitanga amagi canke inyama . Bwororerwa mu bibanza bifise ubushuhe n’isuku kugira bukure neza.

Isake n'isururu akaba ari ibikoko vyomurugo bifise akamaro kokuduha amagi n'inyama bituma tugira amagara meza, n'iryo shingiro ryiterambere rito ryo murugo kuko zirondoka cane zikadufasha kuronka amahera canke ifumbire yogushira mu mirima.

Uburyo bwo korora ingurube mu buhinga bwa none aho inyanke iriko yonkura neza ivyana vyayo mu ntumbero nyamakuru yo kubungabunga amagara y'ivyo vyana kugirango bikure vuba kandi bifise ingufu.

Inkoko zamabara atandukanye iyera, iyirabura nizumugina ziriko zirashakashaka imfashanyo mumbuga kubutaka bwohanze akamaro kazitunze akabari yuko zirondoka cane vuba maze zigaha umuryango amagi , ninyama biryoshe cane.

Mumuryango wikirundi, inka situnga gusa, ni nkikimenyetso citeka nubumwe. Zirakamwa amata afasha mu gukuza abana, zikanga ifumbire yinzimiro, kandi zigafasha mu migenzi nko gukwa kugira imiryango yubake ubugeni nubucuti burambe.

Gutera intanga ku bitunga akaba ari uburyo bwo gufasha inkagusama hifashishijwe ubuhinga bwa none akamaro kavyo akaba ari uko ubwo buryo bwo kuronka inyana z'indobanure zitanga amatamenshi gukingira amatungo ingwara zifatsira mu masamurano.

Ubworozi bw'inkoko zororerwa gutanga inyama z'infungurwa canke kugurishwa kugira zironse umworozi inyungu y’amahera , n’uburyo bwiza bwo kuronka amase mu kiringo gito, Guteza Imbere ubutunzi bw’umuryango nogutanga infungurwa zikize mu ntunga mubiri zifasha abantu gukura neza.

Ubworozi bw'ingurube ni ishingiro ryokuronka ubutunzi murugo ingurube n'inyamanswa zororoka cane kandi zitungwa no kurya neza bikagira akamaro muguha umuryango imvubure ziduha ingufu zikomeye mu mubiri.

Imiswi y’inkoko z’inyama canke z’amagi zikiri mu ntango y’urwororo , akamaro ko kuzorora n’ugushobora kuronka inyama n’amagi bifise intungamubiri nyinshi mu muryango no kwiteza imbere mu bijanye n’ubutunzi iyo inkukura zibonye ubushuhe n’inpfungurwa bikwiye.

Aborozi bariko baritwararika amagara y'amatungo yabo mu kuyaha imiti canke incanco zikenewe bikaba bifasha mu kurinda ko ubusho bwicwa n'ingwara zandukira bigatuma impene zikura neza zifise amagara akomeye.

Gucandaga amatungo bishirimbere gukingira ingwara zikomeye zishobora gutera igihombo, canke kwonona umwimbu w'amata n'inyama, n'uburyo buhambaye bufasha aborozi kugira amatungo akomeye kandi afise amagara meza bigatuma ubutunzi bw'umuryango bwiteza imbere.

Aborozi bariko baritwararika amagara y'amatungo yabo, mu kuyaha urucanco canke umuti ukwiye. Bikaba bifasha mu gukingira amatungo indwara zandukira, kugira ngo akure neza, abe menshi, kandi ashobore gutanga amata n'inyama bifise akamaro.

Inkomi ni inyoni y'akarorero ihambaye mu gukingira amashamba, kuko irya udukoko twononi ibiti akamaro kayo ni ukubungabunga ibidukikije biciye mu gusukura ibiti, kandi uburyo ikomanga ku biti bigafasha izindi nyoni n'ibikoko bito kuharonka aho biba.

Inyoni bita umusure akaba ari imwe mu inyoni zikunze kuboneka mu Burundi mu bice birimwo ibiti n'ivyatsi umusure ukaba ufise akamaro gakomeye mu kubungabunga ibidukikije kuko irya ivyamwa n'imbuto maze ugasanzaza imbuto mu buryo butandukanye.

Umusho w'imbogo ziriko ziriruka hejuru y'umusozi utoshe, inyuma yazo hakaba hariko haboneka ikiyaga kinini n'imisozi kure, bikerekana ubwiza n'ubutunzi bw'ibinyabuzima bidukikije Imana yahaye igihugu.

Inkona nigisiga cakarorero kizwiho ubutwari nubushobozi bwo kubona kure kurusha izindi nyoni zose akamaro kaco mubidukikije nugutunganya urushamba muguhiga ibikoko bito bishobora kwonona imyaka kandi mumice itandukanye inkona ifatwa nkikimenyetse cububasha ubwigenge nubwenge budasanzwe.

Inyoni nziza cane yamara y’umuhondo na yirabura yicaye ku gashami k’igiti mw’ishamba. Iyo nyoni ikaba ifise akamaro gakomeye mu rusobe rw’ibinyabuzima kuko ifasha mu gukwiragiza imbuto z’ibitsi no kurya ubungurube bushobora kwonona imyaká.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma izwi cane nk'ikimenyetso c'amahoro n'ubwumvikane hagati y'abantu, inuma ni inyoni itungwa mu rugo canke ikaba mw'ishamba kandi kuva kera yakoreshwa mu gutwara ubutumwa bwihuta hagati y'uturere.

Ibisiga vyo mu bwoko vyimi bwimisumbashira bwizwi cane kumurerentaka n'isunzu ku mutwe akaba ari uburyo bwo kwegerana bituma bigumya ubushuhe mumubiri wavyo na cane cane mu gihe cijoro canke mugitondo iyo hakanye.

Inyoni bita ikijarabanye akaba ari umugenzi w'umurimyi w'ibidukikije akamaro kaco akaba arugusukura ubusitani n'imirima biciye mukujya ubusimba n'ibimonyo vyonona bigatuma imyaka ikura neza kandi bikongera kujyosha akaya biciye mumatwi yavyo.

Igikoko bita igikere akaba ari kimwe munyamaswa ziba mumazi no kwisi ifise akamaro gakomeye mu kubungabunga uburumbuke bwisi, ibikere bikaba bifasha abarimyi mukurya udukoko twonona imirima bigatuma ibidukikije n'imisozi biguma bitunganye.

Inkende ziriko ziririra ivyamwa mugiti hagati mw'ishamba, zikaba ntabanduka mukubungabunga ishamba kuko zifasha mugushira imbuto kure kugira ibindi biti bimere . Kandi ubwo buraro bwazo bugafasha cane muguteza imbere ubutunzi bw'igihugu biciye mugukurura ba mukeharugendo.

Akana k'imbata kariko koga mumazi afise ibara ry'icatsi, kakaba karangwa n'amababa yoroheje y'ibara yikigina n'iryera kakaba kariko karimenyereza kubaho mumazi kakiri gato bigaca bitwereka uburyo ibinya buzima bitandukanye bibungabunga uruvyaro gwavyo murusobe gw'ibinya buzima.

Ubwoko bw'inyoni bita ibisi, ikaba irangwa n'umunwa muremure uhetamye ikoresha mukurondera infungurwa mubishanga, iyo nyoni ikaba ifise akamaro mu kubungabunga ibidukikije no gutuma amazi yo mubishanga aguma asukuye.

Inyamanza ni inyoni z'akarorero zikundwa cane, kubera amabara yazo n'uburyo zishobora kwigana ururimi rw'abantu akenshi izororerwa mu rugo nk'inyoni z'umurimbo zigira ubuntu n'ubucutsi n'abantu, kandi zikaba ari ikimenyetso c'ubwenge n'ubwiza bw'ivyaremwe.

Inyoni ntoya ifise umubiri muto n'amababa anyaruka cane, bituma ishobora guhagarara mukirere iriko iraguruka, akamaro kayo akaba ari ugusarura umutobe mumashurwe, kugira ironke inguvu ariko kandi ifasha mukurondoka kw'ibimera.

Ibikoko biza imfuku bikaba birangwa n'amaboko akomeye afise inzara ndende n'uruhug roshe cane rufsi barajyimvi akamaro k'ifuku mu mibano b'inyabuzima akaba ari ugucukura ubutaka bigatuma akaya gakinjira mu kuzimu, ariko mu mirima kanshi ifatwa nk'iyona, kuko icukura mu sibiterwa ika arya n'udukoko twinshi.

Umuryango w'ingurube zishamba zigendagenda mugwerere gw'ishamba aho tubona iyikuze iherekejwe n'izindi ntoya. Izo nyamaswa akaba aringirakamaro cane kuko zifasha mukubungabunga uburumbuke bw'itaka biciye mukurahura ivyo ryiza mukuzimu.

Akana k'inguge kicaye mu rutuza kwa nyina akaba ari inyamaswa y'iteka, kandi kundwa cane mu mashamba yacu, akamaro kazo abari ukubungabunga ibidukikije no gukwegera abamukera rugendo bigatuma igihugu n'abanyagihugu baronka amahera y'agaciro.

Ubwoko bw'igikoko gitambuka mu ubusho bita inkende, ikaba ari inyamaswa ihambaye mugusigasira ubwiza bw'amashamba yaco, kwitwararika izo nyamaswa bifasha mu kubungabunga ibudukikije no guteza imbere ubutunzi bushingiye ku vyicaro vy'ingenzi.

Inkende ziri hejuru mu giti ziriko zirarya ivyamwa izo nyamaswa zikaba ziba mw'ishamba kandi zikoresha ubwo buryo bwo kuduga mu biti kugira zironke infungugwa bigatuma zibaho neza bikongera no kwinyegeze kugira ngo ntiziribwe n' izindi nyamaswa zikaze.

Inguge ijamye mu kiyira hagati y'ivyatsi n'ibitsimushamba ikaba ari inyamaswa ifisi akamero gakomeye mu kubungabunga ishusho n'uburinganire bw'amashamba bongeye ukafunzura isoko n'iningenzi n'ubutera rugendo bwinjiza igihuga amahera.

Impara iriko irasimbaguriko mugushaka guhunga canke kwishimira ibidukikije bitoshe ico gikoko kikaba kizwi cane mu buhinga bwogusimba cane numuvuduko ukaze kikaba ari ikimenyetso cubwiza n'inguvu zibinyamuzima vyo mwishamba ryigenzi.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma, akaba ari inyoni zizwi cane nkikimenyetso c'amahoro, ubugwaneza, n'ubwumvikane mu bantu. Zikaba zifise akamaro kanini mu buzima bwa minsi yose, kuko hari n'abazorora mu rugo nk'inyoni z'umurimbo canke nkuburyo bwo kwerekana urukundo n'ubumwe mumuryango.

Inyoni bita owa akabaya inyoni y'akarorero yororerwa mu rugo izwi nko gutanga inyama n'amadyi biryoshe, kandi b ise inunga mibiri nyinshi akenshi ikoreshwa nk'umuzamu w'urugo, kubera isakuza cane iyo hagize uwinjira, kandi uretse uburyohe bwayo ubwoya bwayo buraw koreshwa muukora ibirago.

Ubwoko bw'inyoni bita inkware , akaba ar'inyoni zifise akamaro kanini mu gutanga inyama n'amagi biryoshe kandi bifise intunga mubiri nyinshi. Kworora izo nyoni bikaba bifasha umuryango kwiteza imbere mu bukene no kuronka imfungurwa zikomeza amagara.

Akanyamasyo kanini cane ko mu bwoko bw'abasumbashamba. Kakaba kariko karatambuka mugice c'ishamba canke ikiyaya kirimwo ivyatsi. Akanyamasyo kaba ari igikoko kizwi cane mu bugendajoro bwako n'igikonjo gikomeye gikingira umubiri wako.

Ubwoko bw'inyoni bita uruyongwe, ni inyoni ifise izosi rirerire n'umurundi muremure igafasha no kuroba ifi nutundi dukoko mu mazi, akamaro kayo n'ukubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu bishanga no mu biyaga.

Amayugi ni inyoni yakaroro rihambaye m kuringaniza ibidukikije, kuko iryo udukoko twonone imyaka mu mirima akamaruro kayo ni ugusukura i busitani bwacu no kudwakanya muneza bicaye mu ndirimbo zayo ziryoshe ikaba ari ikimenyetso c'ubuzima bwiza.

Ibikoko vyitwa surikati akaba aruburyo bw'inyamaswa ziba mu mashamba y'ubugaragwa murima Afurika y'epfo ivyo bikoko bikaba bizwi kuba bitunganya imiryango ihambaye aho bimwe bimwe biba bihagaze ku maguru abiri nk'abarinzi kugira birabe ko hari akaga canke inyamaswa z'inkazi zishaka kubarya.

Umuryango w'isatura ugizwe n'ingurube nkuru n'ivyana vyayo biriko biratembera mu ko inyambu isatura ikabizwe inyamaswa zo mw'ishamba zifise amahembu abiri asohoka mu kanwa, kandi zifise akamaro gakomeye mu kubungabunga ibidukikije.

Imfyisi akaba arimwe mu nyamaswa zikaze ziba mwishamaba kandi zigira akamaro gakomeye mugusukura ibidukikije, akamaro kavyo N’ugukuraho ibisigara vyibinyabuzima vyapfuye mwishamba kugira ingwara ntizibe nyinshi.

Ubwoko bw'inyoni bita ibisi akaba ari inyoni ikunze kuba mu bishanga no mumirima ikaba ifise akamaro gakomeye akaba ari kurya udukoko n'utu nyamaswa twonona imyaka ivyo bigatuma itaka riguma rimeze neza mu buryo bw'icemeza.

Inyoni ntoya y'umukara ihagaze mu vyatsi ikaba irangwa n'umunwa wera n'amaguru atukura kandi ifise akamaro gakomeye mu kubungabunga urusobe bw'ibinyabuzima mu kurya ubugurube n'imbuto z'ivyatsi vyonona.

Igisiga c'inkazi bita agaca kagiye kugikingi c'igiti, ako gaca kabari inyoni y'indwayi ifise akamaro kanini mu kubungabunga ibidukikije, kuko gafasha mu kugabanya imbeba canke ibikuri ivyo bigatuma imyaka y'abarimyi itononekara.

Impiri ikaba ari inzoka nini kandi ifise ubumara bukaze, yizingiye mu musenyi. Ikaba irangwa n'amabara y'umuhondo n'ayirabura afasha kwihishanya n'ibifukikije kugira ashobore guhiga canke kwikingira abansi.

Isatura akaba ar'inyamaswa yo mw'ishamba isa nk'ingurube ariko yo ikagira ubwoya bwinshi n'inguvu zidasanzwe, ikaba ifise akamaro gakomeye mu kubungabunga ibidukikije kuko mu kurondera ivyo kurya irahura itaka ikoresheje amazuru yayo.

Ubwoko bw 'ibikoko biguruka bita inyoni y'ibara y'umuhondo isuka icari cayo mu vyatsi bitoto ,igenewe kurera imiswi yayo no kuyikingira imbeho n'abansi mugihe co gukura, bitwereka ubwenge n'ubuhinga bw'inyabuzima mukwitunganyiriza aho kuba haryoshe kandi hashushe.

Ubwoko bw'ibikoko biguruka bita inuma akaba ari inyoni izwi cane y'ikimenyetso c'amahoro n'umutekano mu muryango iratuma abantu bagira umunezero mu maso biciye mu kuraba ubwiza bwayo n'iteka ry'ibinya buzima biba mu gihugu cacu.